Mhou imire mubani. Mhou iyi itema zvakare inoratidza kuti rukanda rwayo rwakafuruka, zvinoratidza kuti nguva iyi hakuna sora rekuti mombe dziwane chikafu chakakwana

Vanhu vakaungana vanoratidza kuti vanotamba mutambo wechinyakare uyo unoenderana nenzvimbo yavo yemuAfrica. Pane madzimai nevarume vakapfeka zvakada kufanana. Pakati pavo pane mumwe chete akapfeka zvakasiyana nevamwe zvimwe ndiye mukuru wavo.

Mugwagwa unofamba dzimotokari uyo usina tara unotaridza kuti unosimuka huruva zvakanyanya nechedivi kwemugwagwa uyu kune nzvimbo yakavakwa zvivakwa izvo zvakakomberedzwa nejuraworo.

Nzvimbo ine zvitoro izvo zviri kuratidza kuti mukati mazvo munotengeswawo zvinhu zvakasiyanasiyana. Nechepanze pezvitoro izvi panewo zvidhinha zviri kuratidza kuti zviri kutengeswa zvinova zvitsvuku, kwozoitawo vanhu vakamira.

Guta guru rine zvivakwa zvakawanda chaizvo zvimwe zvakaturikudzana kuenda mudenga zvine makamuri akawanda ayo anoitirwa mabasa akasiyana -siyana nevanhu, kozoitawo mugwagwa ine motokari dzirikuita kupesana dzichienda kwakasiyana. Navanhu varimo varikufambawo.

Vanhu varikuratidza kuti vanotamba mutambo webhora, izvi zvirikuoneka nekuda kwenhumbi dzavo pamwe chete neshangu dzavakapfeka zvinoita kuti vagone kutamba zvakanaka. Vakamira vakatarisa umwe aripamberi pavo anoratidza kuva mukuru wemutambo.

Vanhu vakawanda vakagara parikuratidza kuti pane misika irikutengswa zvinhu zvakasiyana siyana zvinodyiwa navanhu. Nechekumashure kwavo kurikuratidzao kuti kune ma takishopu aritengeswa zvakare. Uyezve pane zvikwangwani zvakanyorwao zvinhu zviri kutengeswa panzvimbo iyi.

Nzvimbo irikuratidzika sesango umo mune mahuswa akasiyana siyana arikukurao arimo. Anoratidza kuti anokura nemvura yekunaya uyezve mukati memahuswa aya mune mabhodhoro anoraswa nevanhu.

Nzvimbo inoyevedza irikushandiswa nemadzimai kubika zvikafu zvinoratidza kuti ndezve pamutambo, mabhodho akagadzikwa pamapfihwa akaiswa zvikafu zvakasiyana siyana. Zvirikuratidza kuti mutambo uyu urikuitwa zuva radoka.

Midziyo inowanikwa muimba yekurarira. Kumashure kune ma wadhirobhu poteverawo chi hedhibhodhi. Chine ma dhirowa ekuisa zvunhu chiripedo nemubhedha. Pane mumwe mudziyo wangomirira kuiswa girazi kuti pakuchinja vanhu vari mubhedhuru vakwanise kuzviona.

Chikafu chemabhanana akabikwa chikasanganiswa nemurio wemufushwa. Mufushwa wakaiswa matomatisi netumwe twekurunga murio kuti unake. Zvikafu izvi zvakaburirwa mundiro chena ikaiswa patafura.

Vanhu vari kufamba vachienda kwakasiyana siyana kozoitawo vane zvingoro pamwechete nemisika varikuratidza kuti varikutengesa zvinwiwa zvinodiwa nevanhu uyezve pana matanda akasungirirwawo tambo dzemagetsi ari nechepadivi.

Nhandare inoratidza kuti inotambirwa mutambo, uye mutori nevanhu varimo. Kunze kwenhandare iyi kuri kuonekwawo zvivakwa zviriko, zvinoratidza kuti kunoitwawo zvakasiyana siyana, kozoitawo vanhu vakagara varikuona zvirikuitika.

Vanhu vari kufamba vachienda kunzvimbo dzakasiya siyana uyezve mugwagwa une motokari dziri kufambawo kwozoitawo waya iyo yakakomberedzawo nzvimbo iri kuratidza kuti inotengeswa dzimotokari.

Musikana akamira akapfeka nhumbi dzinoratidza kuti mwana wechikoro. Zvakare akabereka bhegi rine ruvara rutema kumusana kwake. Pamberi pake pane zvinhu zvakawaridzwawo pakadhibhokisi zviri kuratidza kuti zviri kutengeswa uye nechekurutivi kune vanhuwo wakawanda vari kuratidza kuti vane zvavari kutengesa.

Nzvimbo yakavakirwa zvitoro izvo zvinotengeswa zvinhu zvakasiyana siyana. Zvitoro izvi zvakapendwawo nemavara akasiyana uye zvakanyorwawo kunze kwazvo. Pamberi pezvitoro izvi pamwe pakamirawo mota dzinotakura vanhu uye dzinoshandiswa zvakare kutakura zvinhu.

Hari dzemizera yakasiyana siyana idzo dzirikuratidza kuti dzirikuumbwa nedhaka nemasaga adzakagadzikirwa. Hari idzi dzinoshandiswa nevanhu mabasa akasiyana siyana akaita sekubikira kana kucherera mvura

Chirimwa chemasanifurawo chinoratidza kuti chichiri mumunda hachisati chakora. Masanifurawa aya arikuyevedza kuona kuti akoke zvimbuyu zvakaita senyuchi kuti zvizobatsira pakuti aberekane.

Mugwagwa unofamba dzimotokari dzichipesana kuenda kwakasiyana siyana. Unoratidzawo kuti une dzimwe dzvimbo dzava nemakomba nechekudivi kwemugwgwa uyu kunewo sango rinoratidza kuti rine huswa nemiti zvava kundooma.

Danga rakakura chaizvo rakagadzirwa namapuranga ayo akasungirirwawo waya rakaiswa marata pamusoro paro. Zvakare rine mwenje uri kurembera uyo unovhenekawo zviri mukati. Mune tunhiyo twurimo twakaisirwawo chikafu chekuti dzidye.

Nzvimbo inorasirwawo marara navanhu uyezve ine nzira dzinofambiwa nevanhu vachiendawo kudzimba kana kune dzimwe nzvimbo. Kwozoitawo matombo makuru akaturikidzana nemamwe madiki ari mumativi. Kunewo dzimba zvakare dzirikuvakwa nedzimwe dzakapera dzinogara vanhu.

Vanhu vakamira varikuratidza kuti vakamirirawo zvavanoda kuita, pane vamwe varikutengesa kozoitawo varikuda kupinda mudutavanhu, iro rinotakura vanhu kubvisa pane imwe nzvimbo kuenda pane imwe.

Nzvimbo iyo irikuratidza kuti haina sora ine tushoma shoma twakaoma. Zvakare pane nzvimbo irikuratidza kuti yakambopisirwawo zvinhu kozoitawo miti yakura chaizvo. Nechepadivi pamiti iyi panewo juraho rakavakwa nezvidhinha.

Zvivakwa zvakawanda chaizvo zvinoratidza kuti iguta guru reHarare. Zvine migwagwa pakati iyo inofambawo dzimotokari pamwe chete nevanhu. Munewo vanhu varikuenda kunoita zvakasiyana siyana munzvimbo idzi.

Maruva akadyarwa panzvimbo yakaorera Arikuratidza kuti arikukura zvakanaka nokuda kwemashizha acho akanyatsokuita girinhi. Mamwe acho avakutumbuka achibudisa maruva epepuri anonakidza kuona

Chitoro chino fanirwa chiri cheku nzvimbo dzekuma ruzeva. Chapendwa nependi chena uye chine vheranda guru kwazvo. Pavheranda apa pane cheya chena dzekuti vazorore zvavo kana vachinge vatenga chikafu.

Nzvimbo irikuonekao ine miti huswa pamwe chete nemasora zvirikukura zvirimo zvakare pozoita chipisi chemotokari chirikubudikirao uye parikuratidza kuti panomborasirwa zvimavhu zvinematombo.

Nzvimbo yakavakwa matakishopu ayo arikutengeswa zvinhu zvakasiyana siyana. Uye pamberi pacho pane misika irikutengeserwawo zvinhu nemadzimai . Pozoitowo varume navakadzi varikufamba. Uyezve inoratidza kuti inomborasirwa marara sezvo iine tsvina.

Jurahoro rakawakwa iro rakakomberedza dzimba dzinogarwa nevanhu . Poitawo miti irikukura ine mashizha egirinhi. Zvakare mapango akamiswa akasungirirwa tambo dzemagetsi

Mugwagwa unofamba dzimotokari dzichiendawo kwakasiyana siyana. Nechekurutivi kwomugwagwa uyu kwakavakwawo mashedi pamwe chete nedzimba dzakakomberedzwa namajuraworo kwozoitawo matakishopu ayo anotengeswa zvakasiyana-siyana.

Mugwagwa unofamba dzimotokari wakagadzirwa netara. Munotoriwo neimwe yakamira iyo inova rori. Rinonyanya kutakura zvinhu kumashure kwaro. Zvakare padivi pomugwagwa uyu pane zvivakwa zviripo zvinoratidza kuve matakishopu anotengesa zvinhu.

Nzvimbo inoratidza kuti pane mugwagwa. Nechekudivi kwemugwagwa uyu kunewo pakaraswa marara kwozoitawo matombo makuru nemadiki mamwe akaturikidzana uye nechekumberi kwematombo aya kune dzimba dzakavakwawo dzinogarwa navanhu.

Imba yakavakwa zvakaisvonaka iyo yakapendiwa kunze kwayo inogarawo vanhu. Yakavakirirwawo juraworo rikaiswa gedhi rine ruvara rutema zvakaikomberedza. Nechepamberi pemba iyi pane muti womuchero womumango uripo. Zvakare panewo mapango akasungirirwa tambo dzamagetsi ari kubudikira.

Vanhu vazere pamusika vachiita besanwa. Vamwe vachitengesa mabhanana mumwe akatotakurawo madhiringi anoratidza kuti kutondotengesa. Pana mai varikufamba vakaisa bhegi mberi kuda vari kutyira mavha namakororo emuHarare.

Kombiyuta yavhura mutauro wayo unonzi vhibhidhotineti purogiramin'i rangweji. Panoratidza kuti pakataipwawo purogiramu. Purogiramu iyi inoshanda kuti pavhurwe fomu rokuti ukaribaya rinokuvhunza zvekuita iwe chako kuzadzisa.

Nzvimbo inoratidza kuve iyo sango rine miti masora nehuswa izvo zvinoratidza kuti rakakura chaizvo. Miti iyi yakakosha mukurarama kwe vanhu sezvo ichivapa huni nezvimwe zvakasiyana-siyana.

Chivakwa icho chakaganhurwa mukati macho. Chine makamuri akawanda. Munoitwao basa rekutengeswa zvinhu zvakasiyana siyana. Pane nhumbi dzakapfekedzwa zvidhori dzinopfekwa navanhukadzi dziri kutengeswa.

Ndiro ina dzesadza dzakatsvetwa pasi. Dzimwe mbiri chena neyebhuruu dziri pachimeti chitema dzimwe mbiriwo dziri pamataira. Ndiro idzi dzakaburirwa sadza muriwo uye nenyama une muto wakatsvukira.

Mugwagwa unofamba dzimotokari dzichipesana kuenda kunenzvimbo dzakasiyana siyana. Nechekudivi kwemugwagwa uyu kunewowaya yakasungirirwa pamatanda yakananikwawo machira anofugwa nevanhu. Poitawo zvakare muriwo wakadyawa uyo nevanhu.

Vakamona vakamira vakapfeka mabhurukwe chete havana nhumbi kumusoro uye mutsoka dzavo havana zvinhu. Vakamira vakaita mutsetse kuratidza kuti vane mutambo wavano kutamba kumashure kwavo kune chidziro chine board rakanyorwa zvinhu.

Varume nevakadzi vakapfeka nhumbi dzakafanana dzine ruvara ruchena nemamwewo mavara vakamira uye varikuratidza kuti vane mutambo wavarikuda kuita kana kuti wavachangobva kuita.

Ine zvivakwa zvakavakwao nezvidhinha izvo zvakaiswao pendi yebhuruu mumafafitera. Parikuratidzao kuti pane vanhu varikufamba nechepamberi pazvo. Zvakare pane miti iyo ina mashizha egirini irikuitao maruva ane ruvara rwenhundurwa. Iri kudonhedzao mamwe pasi.

Zvivakwa zvakawanda chaizvo zvakavakwa zvimwe zvichiturikidzana kuenda mudenga, zvirikuratidza sekuve guta uye zvekare munewo migwagwa irikuita besanwa redzimotokari dzichienda kunzvimbo dzakasiyana siyana.

Ma(strawberry) akadyarwa ayo aneruvara rwegirini asina kunyanya kuwanda. Arikukura achiita zvekutandavara zvekuzadza nzvimbo yaakadyarwa. Anoratidzawo zvawo kuti haasati abereka vana avo vanozodyiwa nevanhu.

Huku idzo dzirikutaridza kuti dziri mudanga radzo. Nechepasi padzinotsikira pakawaridzwawo mahuswa. Kwozoitawo zvigaba zviviri, chimwe chakaiswa mvura kuti dzigonwa, nechikafu chokuti dzidye.

Mugwagwa urikufamba dzimotokari dzichipesana kuenda kunzvimbo dzakasiyana siyana. Kozoitawo dzimwe dzakapakwa, dzisiri kufamba. Uye zvakare mine midhuri yezvivakwa izvo zvakareba zvichienda mudenga.

Nzvimbo iri kuratidzika sekuti inoerera mvura asi parizvino yavashoma. Nekuti mune sora iro rinonyanya kuwanika mumvura inonyanya kuerera netsvina. Nechekumati kwenzvimbo iyi kuri kuvewo nehuswa pamwe chete nemiti uye tsanga dzirikukura dziriko. Asi zviri kuita sekuti mvura yave shoma zvakare sezvo zvaa kuchinja ruvara kuita bhurauni.

Dutavanhu jena rakamira kuti ritakure vanhu. Dutavanhu iri ndere mhando yeMakoporo. Kune vanhu vane mabheke, bhozhanhare nezvipesi zvavo vari kufamba vakananga kudutavanhu iri. Vanhu vakapfeka zvakasiyana- siyana.

Nzvimbo inoratidza kuti kumagaba kuri kutengseswa zvinhu zvese zvine chekuita nesimbi zvinosanganisira magonhi, ma dho furemu, ma windo furemu, ma bhara nemichina yekukuya dovi vatengesi vagere zvavo vakamirira vatengi.

Mugwagwa unofambawo dzimotokari dzichienda kwakasiyana dzingave dzakatakura zvinhu kana kuti vanhu kwozoitawo nechekudivi kwemugwagwa uyu kune nzira inoita zvekufambwa navanhu. Uye rimwe divi kune zvivakwa zviriko zvakakomberedzwawo namajuraworo.

Mugwagwa unofamba dzimotikari dzichienda kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Nechepadivi pawo parikuratidza kuti pakamira kombi ine ruvara rutema. Uye zvakare pane chivakwa chiripo chinotengeswawo nyama.

Matafura emuhofisi achiri manyowani, pakarongedzwa ma cheya anokwana kuita iwo manomwe imwechete cheya ichena. Macheya aya achiri muma purasitiki mawo.

Nzira inofambiwawo navanhu. Kozoitawo pane sango rinoratidza kuti rine miti, huswa uye matombo. Nechekure kuri kubudikirawo dzimba dzinogarwawo nevanhu. Kozoitawo zvimwe zvivakwa zvinoitirwa mabasa navanhu.

Muti wakakura chaizvo uyo une midzi yakati tare tare pasi iri kuonekawo pamusoro peivhu. Kozoitawo masora ari nechemuzasi memuti uyu pamwe chete namashizha auri kudonhedza.

Mugwagwa unofambawo dzimotokari dzichienda kwakasiyana siyana. Zvakare nechekudivi kwemugwagwa uyu kune masimbi akapendwa neruvara ruchena nerwebhuruu uyezve miti pamwe chete nemaruva akadyarwa.

Vana vari kutambira panzvimbo ine matombo uye marara. Nzvimbo iyi inoratidza kuti yakatombopiswa. Kumberi kwepane vana kuonekwa matoireti egirini nezvimbo inoratidza kuti ine kashedhi kadiki. Mberi kwacho kune imba yine marata egirini.

Nzvimbo yakavakirirwa jurahoro iro rakaikomberedza. Makacherwawo makomba mukadyarwa hanyanisi kana kuti gariki izvo zviri kuratidza kuti hazvisi kunyatso wana mvura sezvo zvava kuita kakuchenuruka.

Guta rinezvivakwa zvakasiyana-siyana , zvimwe zvakavakwa zvichiturikidzana mudenga. Zvimwe zvakanyorwawo zvimwe zvakadhirowewa zvinhu nechekunze kwazvo. Zvakare mugwagwa urikufamba motokari dziripesana dzichienda kwakasiyana-siyana. Navanhu varikufambawo vachienda kwavanoenda.

Nzvimbo yakavakirwa dzimba idzo dzakakomberedzwa namajurahoro dzinogarwao navanhu. Panze pedzimba idzi pakadyarwao miti pamwechete nemaruva izvo zvinoitao kuti pange pakashongedzeka.

Guta guru iro ririkuratidza kuti rine zvivakwa zvakasiyana- siyana rinova reHarare. Munewo vanhu varikufambira mukati memugwagwa nevasiri mumugwagwa vachienda kwakasiyana -siyana . Kwozoitawo vamwe varikutengesa. Zvakare nedzimotokari dzirikuendawo kwakasiyana.

Chitoro chakavhurwa icho chirikuratidza kuti mukati macho munotengeswawo zvinhu zvakasiyana-siyana zvinodyiwawo navanhu. Nechepanze pechitoro ichi padivi, panewo bhini riripo ririkuratidza kuti rinorasirwa marara.

Shiri inodaidzwa nezita rokuti todzvo. Yakamira parumuti rutete tete. Muromo wayo murefu uye uri mutete kuti ikwanise kumwa muti mumaruva. Shiri iyi yakamira yakatarisa mberi zvimwe irikutsvaga chikafu.

Zvivakwa zvakawanda chaizvo zvirikuratidza kuti munotengeswa zvinhu navanhu uye zvirikuita sekuti nzvimbo iyi iguta. Nechepanze pezvivakwa izvi panewo motokari dzakapakwa ipapo.

Zvivakwa zvepaHarare poritekiniki. Vana varikudzidza apa varikufamba vachienda kuzvidzidzo zvavo. Vakabereka mabheki akasiyana siyana ekuenda nawo kuzvidzidzo.

Muti uyo wakakura chaizvo uyo uri kuratidza kuti una mashizha egirini uye una mapazi akawanda zvakanyanya nechepadivi pawo parikuratidzawo kuti pane motokari yakapakwa ipapo uyezve inofamba ichitakura vanhu kuenda kwakasiyana siyana.

Nzvimbo inomborasirwa marara navanhu ine huswa hwakaita bhurawuni pamwe chete nemamwe masora achiri egirinhi zvakare panewo matayi ayo akaunganidzwa uye kune rimwe divi kwakavakwa dzimba dzinogarwa navanhu.

Nzvimbo ine miti iyo yakura chaizvo inoratidza kuti inowanisawo vanhu mimvuri, kozoitawo mimwe midiki iri neche kumativi. Neche pamberi pemiti iyi panewo jecha riripo iro rakaiswa zvidhinha mumativi maro.

Nzvimbo yakadyarwa murivo uyo uri kuratidza kuti uri kudiridzirwa uchikura. Murivo uyu unodyiwawo navanhu. Nechekumberi kwemurivo uyu kuri kuratidzawo kuti kune mabhanana kwozoitawo matombo akaturikidzana.

Mugwagwa unofamba dzimotokari. Nechepadivi pemugwagwa uyu panewo hwuswa huripo hwakamera, kwozoitawo chidziro chiri kuta sejurahoo chakakomberedza zvivakwa zviri mukati asi muri kuratidzika sokuti mune miti yakakura chaizvo uye huswa

Mugwagwa urikufamba dzimotokari dzichienda kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Dzinotakurawo vanhu kana zvimwewo zvinhu. Nechepadivi pomugwagwa uyu parikuratidzawo kuti pane vanhu varikutengesa avo vakafuga masumburena kuvharidzira mvura kana zuva.

Mudziyo unoshandiswa muimba yekurara uyo unonzi hedhibhodhi unoiswa kumusoro kwemubhedha. Wakagadzirwawo nemapuranga zvekare wakapendwa nependi chena. Uchiri kuratidza kuti uchiri muimba yawakagadzirirwa.

Tafura yakagadzikwa pasi. Munativi mayo mune zvigaro zvinogarirwa nevanhu kana vavekudya. Pamusoro petafura iyi panewo chimeti chakaiswa ndiro pamwechete namagirazi zvinechikafu choda kudyiwa nevanhu.

Munhu akamira mukati meimwe nzvimbo akasimudza maoko ake ose mudenga, uyezve kuri kuratidza kuti kwave kunodoka kana kuti zuva richangobuda. Zvakare neche padivi pake panewo chiratidzo chemuchinjikwa chiripo. Arikuita sekuti arikunamata.

Zvivakwa zvakawakwa zvichiturikidzana kuenda mudenga zvakawanda chaizvo zvinoratidzawo kuti iguta iro rinoitirwa mabasa akasiyana siyana navanhu panewo mugwagwa unofamba dzimotokari nenzvimbo inopakirwa dzimotokari navanhu

Motikari dzakanaka kwazvo dzakapakwa pakati peguta. Mukati meguta umu munoratidza kuti muHarare. Muri kuonekwa chitoro che Edhigazi nezvimwewo zvifakwa zvine mudurikidzwa. Pakati pemugwagwa uyu pane miti iri kuchengetedzaw zvakanaka zvikuru kwazvo.

Mifanidzo yevarungu. Uri mberi wacho unoratidza kunge ndiye mumiriri waJesu Kristu. Vanhu vari kusimudza maoko. uyevanenge vadzidzi vake varikumutevera vanhu vachifara zvikuru kwazvo.

Mugwagwa unofamba dzimotokari dzichiendawo kwakasiyana siyana. Nechekudivi kwemugwagwa uyu kune vanhu variko nedzimwe motokari dzakapaka kwoitawo chivakwa chakakura chaizvo chiri kuratidza kuti chine makamuri akawanda uye munoitwawo zvakasiyana siyana.

Dheka rakagadzikwa pasi iro rakagadzirwa nedhaka kana kuti nebonzo. Rakapakurirwawo nyama inodyiwa navanhu yakaiswawo madomasi ayo akatsvuka. Izvi zvinodyirwa kuti vanhu vange vachiwana hutano kana kuti simba.

Nzimbo irikuratidza kuti yakashongedzwa chaizvo yakadyarwawo roni, maruva pamwe chete nemiti izvo zvirikudiridzirwa. Izvi zviri kuwoneka nekukura kwazvakaita zvakanaka. Zvinodyarirwa kuti zvinge zvakanakisa nzvimbo.

Nzvimbo irikuratidza kuti Inewo huswa pamwechete nemasora zvirikukurawo zviri panzvimbo iyi. Kozoitawo fenzi iripo ine gedhi irikuratidza kuti yakakomberedzawo zvivakwa zvirimukati.

Ndiro yedhaka yakagadzikwa mutireyi iripatafura nedhekawo riri padivi. Mukati mendiro iyi makapakurirwawo chikafu chinodyiwa nevanhu . Munewo Sadza nemuriwo waro. Kozoitawo kagaba kane mhiripiri kari neche padivi.

Nzira iri kuratidza kuti inofamba ichienda pa musha wakavakirwa neche pamusoro paruvare. Musha uyu unoratidza kuti wave ne nguva uripo . Neche mutativi menzira iyi mune miti pamwe chete nehuswa .

Varume vaviri varikuratidza kuti vari munhandare iyo inotambirwa mutambo wavo wekiriketi. Vakabatawo zvinhu mumaoko zvavanotambisa mutambo uyu. Zvekare vakapfekawo nhumbi dzine mavara akasiyana dzekutambisa mutambo wavo.

Fenzi yakashandiswa kukomberedza imba inoratidza kuti yatozarawo mapundo angangozodambura fenzi yacho. Kumashure kwacho kune imba iri mujuraho inoratidza kuti yakapedwa zvepingi. Denga riri kuratidza kuti harina makore rakachena zvaro.

Mugwagwa inofamba dzimotokari wakagadzorwa netara wava kuita makomba zvinova zvinokanganisa mavhiri emotokari kana dzichifamba. Padivi panenzvimbo inorasirwa marara achipiswa uye padivi pane tambo dzinofamba nemagetsi.

Chinzvimbo chinofanirwa kunge chiri chekuchinja magetsi kana materefoni, chazara zvinamirwa zve shambadzo, zvinamirwa zviripo zvizhinji ndezvevaimbi nenzvimbo dzavachinenge vachizoimbira, zvinhu izvi zvinonamirwa kuti vanhu vaverenge vachizouya kumutambo.

Vanhu vakamira vamwe varikufamba kozoitao mota dziri kupesana uyezve nechemudivi memugwagwa uri kupesana mota pane nzvimbo irikuratidza kuti inorasirwa marara nguva zhinji dzimwe nguva anombota achipiswa kozoitao zvivakwa zviri nechemberi.

Tumiti utwo twakadzvarwa twakabatana zvakanyanya turi kukura twuri panzvimbo imwe chete kugadzira ruzhowa rwekuvharidzirawo chivakwa chiripo panzvimbo. Turikuratidza kuti twuri kukura zvakanaka chaizvo sezvo twuine mashizha ane ruvara rwegirini.

Kamuri riri mukati mechivakwa iro ririkuratidza kuti rine ma wiricheya ayo anonyanyokugarwa nevanhu vakaremara kuti vagone kunge vachifambao kubva pane imwe nzvimbokuenda pane imwe.

Nzvimbo irikugadzirwa mahedhi bhodhi anoswa kumusoro komubhedha nemakisiti anoshandiswawo kuisirwa zvinhu navanhu. Izvi zvakagadzirwa zvikaputirwa namachira ane mutepfetepfe zvinoita kuti zvitaridzike zvakanaka.

Mugwagwa unofamba dzi motokari nemimweo michovha zvichienda kwakasiyana siyana. Nechekudivi kwemugwagwa uyu kurikutaridzao kuti kwakavakwa dzimba dzinogarwa navanhu. Kuneo miti pamwechete namaruwa zviri kukura zviriko.

Kamuri reimba uro ririkuratidzwa kuti rinemidziyo inoshandiwa munguva dzekubika. Pane kicheni yuniti inorendedzerwa midziyo yekubika uye yekubikisa kozoitawo chitofu chakagadzikwa mapoto chinoshandiswa munguva dzekubika

Masimbi akavakwa akakomberedza chidziro icho chiri kuratidza kuti chichiri kuvakwa. Nechekudivi kunewo mugwagwa une motokari dziri kuita besanwa dzichienda kwakasiyanasiyana. Uyewo pasi pane zvigubhu zvezvinwiwa zvakarasirwapo.

Jurahoro rakavakwa zvekukomberedza dzimba dzirimukati dzinoratidza kuti dzinogarwawo navanhu. Munewo muchero womupopo uyo une mashizha akanatso kuita girinhi urikuratidza kuti wakabereka vana vawo mapopo anova asati ai

Muguta umo munoratidza kuti mune bhazi rakapakwa. Bhazi iri rinofana kunge riri rekambani yeZESA maringe nechikwangwani charakaiswa mberi. Padivi paro pane motikari ye'Toyota Wish', nevanhu vakamira zvavo vari pazasi pebvute rechivakwa chiripo.

Nzvimbo inenge yakada kuita sango. Panzvimbo iyi pane masoro mazhinji akaoma uye matombo akarongedzwa akawanda. Kumashure kwacho tinoonawo tambo dzemagetsi dzirikuyenda kunzvimbo dzakasiyana -siyana.

Vanhu vari kutengesa zvinodyiwa navanhu zvakaitawo semichero zvinanazi, mabhanana uye maapuro. Vamwe vakafugawo masumburena anoita kuti vasatsva nezuva uye zvakare mugwagwa unofambawo dzimotokari.

Motokari iri kufamba mumugwagwa ichienda kwairi kuenda nechekurutivi kwayo kune gonyeti rakamira, zvakare pane miti yakura chaizvo iyo yakareba ichienda mudenga, kozotiwo munhu akapfeka nhumbi dzine ruvara rwebhuruu ari nechekumashure kwemotokari.

Shiri mbiri dzakamhara pabazi romuti dzine ruvara ruchena nema papiro ane ruvara rutema. Shiri idzi dzinorarama dziri musango dzichidyawo zvakasiyana siyana zvinowanika musango.

Nzvimbo irikuratidza kuti ine uswa hwakamira asi hausi kunyatsokukura, huri kuratidza kuti hunogara huchitsikwa uye hausi kuwana mvura yakakwana. Panewo miti pamwe chete namaruva zviri mumativi.

Nzvimbo inoratidza kushandiswawo navanhu nguva zhinji sezvo isina sora kana huswa. Iyo ine masimbi arikuita sema window frame nemadoor frame arikuratidza kuti arikutengeswa.

Nzvimbo irikuratidza kuvawo nemugwagwa unofamba dzimotokari pamwechete nemadutavanhu zvichienda kwakasiyana- siyana uye navanhu vanofambawo mumugwagwa umu. Nechekudivi kwawo kurikuratidzawo kuve nemavhu pamwechete nematombo izvo zvakaita sekuti zvakaunganidzwa.

Mugwagwa unofamba michovha yakasiyana siyana yakatakurawo vanhu kana zvinhu, zvichienda kunzvimbo dzakasiyana. Nechekudivi kwemugwagwa uyu kunewo ma jura woro akakomberedza dzimba pamwechete nezvimwe zvivakwa.

Mugwagwa unofamba dzimotokari dzichipesana kuenda kunzvimbo dzakasiyana siyana, nechekumativi kwamugwagwa uyu kune kumwewo kune chivakwa chejurahoro icho chakakomberedza zvivakwa zviri mukati, kozoitawo miti yakakura chaizvo.

Mugwagwa unofamba dzimotokari idzo dzirikupesana dzichienda kunzvimbo yakasiyana-siyana. Donzvo guru remotokari nderekutakura vanhu vanodawo kufamba nzvimbo isingafambiki netsoka. Kozoitawo jura woro riri kuratidza kuti rakavharidzira zvivakwa zvirimukati.

Mugwagwa netunzira turi mujinga meruzhowa rwakavakwa ne cement. Mukati macho munoratidza kuti inzvimbo ye DDF nokuti mune midziyo izere yokugadzirisa migwagwa inosanganisira magiredha, motikari dzacho dzekutakura ivhu nema " caterpillar".

Nzvimbo irikuratidza sekuti musango. Umo mune miti pamwe chete nehuswa. Zvirikuita sekuti inguva yeku pisa. Sezvo miti iyi isisina mashizha uye huswa hwave neruvara rwe bhurauni nekushaiwa mvura. Munewo zvakare matombo makuru nema diki, nemamwe akaturikidzana.

Musika unotengesa mabhero embatya dzemajini. Mbatya dzemajini dzakayanikwa dzakararidzwa kuti vatengi vaone. Tinoona pane vatengi vechirume vatatu varikuongorora vakabereka mabheke avo.

Munhurume akamira uyo akaisa maoko ake mumahomwe ebhurukwa rake ruokò rwake rworudyi rwakapfekawo chiringazuva. Mumativi make munedzimotokari dzakamira.

Masaga akagadzikwa pasi ane zvinhu zvirikutengeswa, zvinoratidza kuti chikafu chainyanyokudyiwawo munyakare. Mune zvinhu zvakaita sebhinzi, nyemba rukweza uye zvimwewo.

Nzvimbo irikuitirwa musika yekutengesa mabanana netumwe tudyiwa nezvimwiwa. Kumashure kwayo kune chakangotanga chiri tenge chikachinjwa chatova imba yatova nemahwindo kuratidza kuti mogara vanhu. Pasi pacho pane rupavement wo yakagadzirwa nezvidhinha.

Nzvimbo iri kuratidzika seguta nokuda kwezvivakwa zvayo zvirimo izvo zvinoratidza kushandiswa sezvitoro uyewo dzimwewo nzvimbo dzinoitirwa zvinhu navanhu. Mune vanhu vari kupesana varume navakadzi vachifambirawo zvakasiyana.

Nvimbo iri kuratidzawo kuti inomborasirwa marara uye ine miti pamwe chete neuswa netsanga zviri kukura zvirimo. Nechekumberi kwenzvimbo iyi kunewo zvivakwa zviriko izvo zvinoshandiswa navanhu.

Mugwa uri kupfuura nepanzvimbo inoratidza kuti pane machakwi. Panzvimbo iyi pane bundo nyoro zhinji uye miti nemibhananawo zvinoratidza kuti pane hunyoro panzvimbo iyi hunokudza miti nezvirimwa.

Chigubhu chakagadzikwa pasi icho china mazowe mukati macho. Chakanamirwawo chipepa chakachitenderera chakanyorwa kuti 'Mazoe Orange Crush', iro rinova dhiringi rinonwiwa navanhu .

Pakati pendware pari kubudawo mvura. Mvura iyi inoratidza kuti inogara yakasviba nokuti mombe nezvimwe zvipfuyo zvinouya kuzomwa mvura panzvimbo iyi. Ndware idzi dzinoratidza kuti dzino dzinina mvura nemubako riri pasi peimwe yacho.

Nzvimbo ine zvivakwa zvakawanda uye zvakakura chaizvo. Irikuratidza kuvewo guta guru raHarare. Umo mune vanhu varikufambirawo. zvavarikufambira. Kozoitawo motokari dzirikupesana dzichienda kwakasiyana siyana. Kurikutadzawo kuti kwave kunodoka.

Mugwagwa unofamba motokari. Nechemuzasi mawo mune nzvimbo irikuratidza kuti inomerawo huswa pamwechete nezvimasora uyewo kune chidziro chirikuita sejurahoro chakakomberedza zvivakwa zvirimukati mune miti pamwechete nemahuswa.

Nzvimbo inoratidzawo kuti mugwagwa uri kudarika nepane biriji iro rakavakirirwa masimbi rinoyerera mvura nechepasi paro. Mvura iyi inoitawo kuti mamwe mauswa akure chaizvo ayo ari kuoneka ari muzasi mebiriji.

Mugwagwa unofamba dzimotokari pamwechete nevanhu uyo usina tara. Nechekumativi kwemugwagwa uyu kunewo dzimba dzinogara nevanhu uyewo kune musika unotengeserwa zvinhu zvakasiyana siyana zvinodyiwa.

Motokari yakamira ine ruvara ruchena. Iri kuratidza kuti iri kuiswa mabhero edonje kumashure kwayo. Panewo vanhu vari pasi varikuita basa iri.

Miti mizhinji iri musango ine ruvara rwegirini. Pasi payo pane bundo rakati rebei asi rachinja ruvara harisisiri regirini kuratidza kuti rine mvura shoma. Pane tuzhirawo tunofamba nevanhu munharaunda iyi.

Nzvimbo iri kuratidza kuti ine kanzira kakagadzirwa netutara tushomanene apo panofamba vanhu. Nechemumativi menzira iyi munoratidza kuti munomborasirwawo marara, uye pane pari kuita sekuti pane juraharo rakamboredza zvivakwa.

Jojo tengi rine ruvara rwegirinhi iro rakagadzikwa pamusoro pechivakwa chakagadzirwa nozvidhinha. Rakabaiyirwawo pombi dzinobuda nemvura nokuti basa raro guru ndere kuchengetera mvura. Zvakare kuseri kwaro kune miti iriko pamwechete nezvivakwa zviri kuratidzika sedzimba.

Pakati peguta reHarare panosangana Sam Mujoma naRobert Mugabe. Patorine vanhu vakatowaridza zvitengeswa zvawo mukati medhorobheni imomo. Kumhiri kwomugwagwa kune vezvitoro zvakasiyana-siyana. Pane motokari dziri kutopfuura pamarobotsi epakona iyi.

Maruva akadzvarwa panzvimbo yakaworera zvikuru kwazvo. Maruva aya akasiyana siyana asi ose ane ruvara rwegirinhi. Mamwe ndiwo ane girinhi yakacheneruka. Rimwe remaruva aya ratumbuka uye ranatsokujeka zvinoyevedza zvikuru.

Vanhu vakagara vane misika nevamwe vane zvingoro, varikutengesa zvekudya zvinodiwa navanhu munguva dzokufamba, kozoitawo migwagwa iyo ina mabhazi pamwechete nemotikari duku zvirikufamba mukati memugwagwa uyu pamwechete nezvivakwa zvezvitoro zvirikutengesera vanhu zvinhu.

Mvura iri mudhamu isina kunyanya kuwanda. Kumahombekombe kwayo kunoratidza kuti kune ivhu rava kuoma rinoratidza kuti rinombenge riri mumvura. Nechekunze kwedhamu iri kunewo miti iri kukura iriko.

Nzvimbo inoratidza kuti inove iyo yaimbove nemvura yakawanda chaizvo. Mvura iyi yapwa mukasara tumiti tunobuda mukati memvura iyi asi inoratidza kuti haisati yanyatsopera sezvo ichine mashizha egirini.

Mugwagwa unofamba dzimotokari dzichitakura vanhu kuenda kunzvimbo dzakasiyana siyana. Nechepadivi pemugwagwa uyu panewo vanhu varikuratidza kuti vakamirira motokari. Vanhu ava pane varume pamwechete nevakadzi.

Goronga riri kukonzerwa nekuyerera kwemvura panoratidza kuti vanhu varikuzamao kurongedzao matombo kumisa kutorwa kwevhu iri. kuzasi kwenzimbo iyi kunoonekao dzimba dzirikure kureo kuzasi ikoko

Mugwagwa unofamba dzimotokari uri kuratidzawo kuti wava nemakomba mune dzimwe nzvimbo. Nechemurutivi nemugwagwa uyu munewo mahuswa ayo mamwe ava neruvara rwebhurauni kuratidza kuti haasi kuwana mvura.

Imba yechi zvino-zvino irikuratidza kuti iripakati pekuvakwa. Vavaki nekuda kwe ladder zvinoratidza kuti vachangobva mukuturika marata paimba iyi. Pamberi peimba iyi pane sora re girinhi uye yakavakwa ine ma garaji anenge arimo muimba yacho.

Dzimba dzakavakwa dzaka ganhurwa ne waya pakati padzo. Kumberi kweimwe imba kwaka dyarwa maruva ayo arikuratidza kuti arikukura nekudiridzirwa zvakanaka. Maruva aya , anodyarwa kuti ange akashongedza pamba.

Sora rinomera pamusoro pemvura iyo inenge inenge ine hutsvina yakafanana nema suweji. Sora iri rakamera rakanyatsokuzadza pamusoro pemvura zvinokanganisawo kurarama kwetwupukanana twunogara munzizi.

Mugwagwa uri kufambawo vanhu vachienda kwakasiyana-siyana varume navakadzi. Kwozoitawo dzimotikari dzakamira. Nechekudivi kwemugwagwa uyu kune musika uri kuratidza kuti uri kutengeswa zvinhu navanhu uye masumburena ayo akavharawo zuva.

Chivakwa chakapendewa neruvara ruchena kunze kwacho. Chinewo hwindo rineruvara rwegirinhi pamwechete negonhi racho. Pozoitawo munhu akadhiroviwa pamwechete nekunyorwa kunzi sipotsi bhaa. Pozoitowo sora yakaiswa kumadziro.

Nzvimbo yemudhorobheni inoratidza kuti ine motokari dzirikufamba dzichienda mativi mana enyika. Pane vanhuwo varikufamba vachikwidzawo kuchivakwa cheNetOne. Chivakwa cheNetOne chinoonekwa nekuva nemhando yomudukidzanwa uye pane chivakwa zvakare cheDoves.

Kicheni uniti yemumba iyo inoshandiswa kuiswa midziyo kazhinji -kazhinji yekubikwa. Zvinoratidza kuti vanhu vanogara apa vanoshandisa kamuri imwechete sezvo vakotoisa zve chivhiti-vhiti chiri kubudisa ' ZTV' nenyuzi dzemuZimbabwe.

Dziva rine mvura kozoitawo mhuka huru inonyanya kugara mumvura iyo inodanwawo kuti garwe yakamira nechepadivi pedziva iri. Yakashamawo muromo wayo kuratidza kuti iri kutsvaka zvokudya.

Ndiro zhinji dzakaburirwa tukafu kafu twemhando yepamusoro. Zvinoratidza kuti panofanira kunge pane mutambo wekupemberera. Chikafu chakabirirwa mundiro dzakasiyana siyana chiri pamusoro petafura ine ruvara ruchena runenge dombo zvakare.

Zvivakwa zvakawanda chaizvo zvirimukati meimwe nzvimbo, zvakapendewao neruwara ruchena uye rutsvuku nechemusazi mazvo. zvineo marata matsvuku. uye kune vana vamwe varikumhanya nevamwe vakagara.

Munhu akapfeka nhumbi dzinoenderana nenzvimbo zvinoratidza kuti chivanhu chavo kunge vakapfeka nhumbi dzinoratidzira pfumo rinenge rakabatwa uye nhumbi dzekurwa nadzo akapfekawo manyatera.

Masora ari kukura ari mukati meimwe nzvimbo, ayo arikuratidza kuti arikukuraó nemvura yekunaya ane mashizha ane ruwara rwe girini, uyeo mukati memasora umu muneo tumatombo turimo.

Matombo akakura akaturikidzana, ayo arikuratidza kuti pakati payo parikutsemuka pachimera miti kana kuti pachipinda nemidzi iyo uneruvara rwuchena. Miti iyi irikukura iripo zvekutoita mashizha ayo aneruvara rwegirinhi uye mapazi akakukura

Bhazi rinoratidza kuti rakapendwa zvitema kumusoro zasi kuriwo kwe(orange) nemutsetse michena. Mberi kwebhazi iri kune motokari uye mudhuri wemudurikidzanwa. Kunoratidza kuti kuchangobva kunaya nekuti pasi pakajenga mvura.

Zvivakwa zvakawanda chaizvo zvakavakwa zvichiturikidzana zvichienda mudenga zvinoratidza kuti zvine makamuri akawanda muneitwawo zvakasiyana siyana. Iri ririkuratidza sekuve guta guru. Migwagwa inodarikawo dzimotokari pamwechete nevanhu uye kurikuratidza sekuchangobva kunaya.

Mugwagwa unofamba dzimotokari dzichienda kwasiyana siyana dzakatakurao zvinhu kana kuti vanhu uyezve pane waya yakakomberedza zvivakwa zvinoshandiswao navanhu mabasa akasiyana siyana.

Pevhumendi yakagadzirwa nemataira ayo akadhizainiwawo zvakawanda. Nechepadivi pacho pane chidziro chiripo chakavakwa chinoratidza kuti chine makamuri akawanda asi anoita sekuti haasati avakushanda.

Mugwagwa unofamba dzimotokari wakagadzirwawo netara, nechekudivi kwawo kune miti iriko yakashongedza nzvimbo kwozoitawo pamwe pakaiswa dzimotokari uye pane zvivakwa zviripo zvirikuratidza kuti pane zvinoitwapo, panewo mapango arikuonekwa akasungirirwa tambo dzinofamba nemagetsi.

Vanhu vatatu vakamira, varume vaviri nemukadzi mumwe chete. Vakamira muzasi mechivakwa icho chiri kuratidzawo kuti munoitirwa mabasa akasiyana -siyana. Zvakare nechepamberi pawo pane mugwagwa uri kufambawo dzimotokari uye vari kuratidza sokuti vari muguta nekuda kwezvivakwa zvirimo zvakawanda.

Mugwagwa urikufamba dzimotokari dzakatakuravo vanhu kana zvinhu dzichienda kwakasiyana-siyana. Kwozoitawo zvivakwa zvakawanda chaizvo izvo zvakavakwa zvichiturikidzana kuenda mudenga. Inoratidza kuva nzvimbo yeguta guru.

Mugwagwa unofamba motokari idzo dziri kupesana dzichienda kwakasiya-siyana Dzinotakurawo vanhu kana kuti zvinhu. Nechekudivi kwemugwagwa uyu kune juraworo ririkuratidza kuti rakakomberedza zvivakwa.

Nzvimbo irikuratidza kuti isango, iro rinemiti yakawanda chaizvo. Irikuitawo sekuti inguva yekunaya sezvo miti iyi inemashizha aneruvara rwegirinhi uye yakanyatsokusvibira.

Nzvimbo yakarasirwa marara pasi uyezve pane jurahoro riripo rinoratidza kuti rakavakwa richikomberedza dzimba dziri mukati umo munewo miti zvakare. Pane chikwangwari chiripo chirikuratidzawo zvirikuitika mumugwagwa.

Nzvimbo inova iyo dhorobheni ine zvivakwa zvakakura chaizvo uyezve mune vanhu vari kuratidza kuti vari kufamba vachiendawo kwakasiyana -siyana kwozoitawo dzimotokari dzakamira nedzimwe dziri kufamba.

Nzvimbo iri kuratidza kuti iyo yakamera huswa hwawa kunoita bhurauni nehumwe huchiri hwegirini. Kunewo miti zvakare isina kunyanya kukura ine mashizha ane ruvara rwegirini nenhundurwa. Parikuratidzawo kuti nechepasi pane patapata rinopfekwa nemunhu

Ndirochena yakatsvetwa patafura ine ruvara rwe dombo. Mundiro umu mune sadza rakanatsa kubhakwa zvakanaka rakaburwa nemuboora. Muboora umu mune mhiripiri netuhanyanisi kuitira kuti zvive zve godza muto.

Kamuri riri kuratidza kuti riri mukati mechivakwa umo munoitwao zvinhu zvakasiyana siyana. Nechepanze pekamuri iri kana kuti pechivakwa ichi pakadyarwao maruwa pamwe chete ne loan izvi zvakanakisao nzvimbo iyi.

Musha uri kuratidza kuti unehuku dzinochengetwa apa dzinova idzo matoki nedzimwewo. Kozoitawo dara rakavakwa nemiti iro rakaiswawo mandiro achangobva kugezwa.

Nzvimbo iri kuonekwawo iine mugwagwa unoratidza kuti unofamba dzimotokari dzakatakurawo vanhu pamwe chete nezvinhu zvichienda kwakasiyanasiyana. Nechokudivi kwomugwagwa uyu kuri kuita sekuti kunomborasirwa marara, kwozoitawo miti neuswa zviri kuratidza kuti zviri kukura zviri munzvimbo iyi.

Nzvimbo irikuratidzawo sekuti mugwagwa urikunopinda mukati mechivakwa. Chivakwa ichi chakavharidzirwa ne jura woro rakavakwa nezvidhina. Pakaiswawo gedhi resimbi rinoonesa zviri mukati. Mukati menzvimbo iyi , munewo miti zvekare uye maruva.

Mugwagwa uyo unofamba dzimotokari kwozoita mumwe urikubudawo mumugwagwa muhombe uchiendawo kune rimwe divi. Motokari idzi dzinotakura vanhu kubva pane imwe nzvimbo kuenda pane imwe. Nechekudivi kwemugwagwa kune zvivakwawo zvinova zvitoro zvinotengeswa zvinhu zvakasiyana siyana.

Nzvimbo ine njanji dzakaitwa besanwa. Zvino ratidza kuti panzvimbo iyi ndipo paimbo pesanira njanji mazuva aifamba zvitima. Así njanji iyi yatsvuka ngura zvinoratidza kuti hakusisina zvitima zvinofamba munzvimbo iyi .

Chingoro chakamira chiri kuratidza kuti chiri kutengesa zvinwiwa zvinodikanwa navanhu. Zvakare mugwagwa une motokari dziri kupesana dzichiendao kwakasiyana siyana. Nzvimbo iyi inoratidza kuti iguta guru sezvo muine zvivakwa zvakawanda chaizvo.

Makwene maviri arikufamba zvawo, mbudzi hadzi dzacho dzakavata pa vheranda dziri ina, mbudzi idzi dzirikufamba pasi pasina tara, dzinoratidza kuti dzakazozora zhinji dzadzo dzichidzeya.

Zvivakwa zvakavakwa zvichiturikidzana mudenga. Zvinoratidzawo kuti mukati mazvo mune makamuri akawanda mudenga. Uyeo vanhu varikufamba vachienda kwakasiyana siyana kozoitao vakagara varikuratidza kuti varikutengesa.

Imba yakavakwa nezvitinha zvitsvuku ina mawindo pamwe chete negonhi zvegirazi. Pamusoro payo pakapfirirwawo nouswa uhwo hune ruvara rwegireyi.

Nzvimbo ine nzira idzo dzinofambwa navanhu vachienda kwakasiyana siyana. Mumativi menzira idzi munewo huswa pamwe chete nemiti, uye zviri kuratidza kuti munombopiswa nemoto.

Muti uyo uri kuratidza kuti wakamira wakabhenda. Wakanamirirwa chipepa chine mufanidzo wemunhu ari kuratidza kuti anoda kuvhoterwa. Kwozoitawo ndege iyo yakaiswa pamusoro pezvidziro inoratidza kuti inongogara ipapo vanhu vanoendawo vachinoona pamwe chete nekuvarairwa.

Bhinzi dzakaiswawo muchisero idzo dzinoiata zvokurimwa navanhu kana dzichinge dzaiva dzokohwehwa. Dzinodyiwa uye dzinovandudza hutano. Zvakere dzinapawo vanhu mari kana dzichinge dztengeswa.

Chipepa pamwechete nemagaba akachekwa akagadzikwa pasi, mukati mawo makaiswawo mavhu namanyowa, mukadyarwa maruva arikuratidza kuti arikudiridzwa ayo ave kubhuruma zvakanaka.

Imba yakavakwa inoratidza kuti ine makamuri akawanda inogarwawo nevanhu. Pamusoro payo pane mataira matema aripo. Nechepamberi peimba iyi pane motokari chena yakapakwawo ipapo.

Chikafu chakaburirwa murusero, muchikafu ichi mune zvikafu zvinosanganisira nyama yakagochwa kunyangwe zvazvo yange yavekuda kutsva, matapura, supu dziri mutugaba uyewo tumuriwo riwo twaka mwaiwa pamusoro.

Nzvimbo yakavakirirwa miti isina kunyanyakukura yakabatana chaizvo. Iyo irikuratidza kuti irikugadzirawo heji yekukomberedza dzimba dzinogarwa navanhu. Parikuonekwawo zvakare matanda ayo akasungirirwa tambo dzemagetsi.

Zvivakwa zvakavakwa nezvidhinha. Mumafafitera makaiswawo ruvara rwebhuruu. Panoratidza kuti pane zvinoitirwapo nevanhu uye zvakatenderedzwa nemiti iyo irikukura zvakanaka ichiyevedza nzvimbo.

Nzvimbo ine zvivakwa zviripo zvakapendewa kunze kwazvo. Iri kuratidzao kuti iri nechemujinga megomo iro rizere miti nehuswa pamwechete nematombo. Zvekare iri kuratidza kuti iri mukati mefenzi yakaikomberedza.

Mugwagwa unofamba dzi motokari dzichiendao kwakasiyana siyana uyo wakagadzirwa netara. Murikuonekao motokari yakaita diki ine ruwara rwe nhundurwa. Ine munhu arikuivhura kumashure kwayo anoratidza kuti ane zvaanoda kutora.

Vanhu vakagara vakaungana vari kuratidza kuti vari panguva yekunamata. Izvi zviri kuonekwa nekuda kwenhumbi dzavo dzawakapfeka dzine ruvara ruchena varume pamwe chete nevakadzi zvakare panzvimbo iyi yakawakomberedza kune miti pamwe chete namatombo zviripo

Tafura yakashongedzwa nezvikafu zvakasiyana-siyana izvo zvinodyiwawo navanhu. Mune zvikafu zvakaita senyama mbatatisi uye zvimwewo. Zvikafu izvi zvinodyirwawo kuwandudza utano pamwe chete nekuti vanhu wawane simba.

Vanhu vakawanda chaizvo varume navakadzi vakamira nevamwewo vakagara vari kuratidza kuti vane zvari kutengesa uyezve nechekudivi kwakagara kunewo jurahoro rakavakwa rakakomberedza zvivakwa.

Nzvimbo iri kuoneka serwizi kana kuti dhamu rine mvura yakawanda chaizvo. Nechekumahombekombe kwerwizi urwu kuri ratidza kuve nehuswa pamwe chete nemasora ayo ari kumera ariko. Zimwe zvitori pamusoro pemvura.

Maruva akadzvarwa panzvimbo yakaorera. Anodiridzirwa zvakanaka uye ose ndeegirinhi. Atumbuka zvino ruvara rweyero, ruchena urwo rwunoyevedza mukuoona mumazizo uye pamusha uyu.

Zvipembere zvine ruvara rwebrown zvirikufambidzana zvirikuratidza kuti zviri kubva musango rizere miti zvichitevedza kazhira zvipembere izvi zvinenyanga dziripamhino idzo dzinova dzakakosha zvikuru kwazvo

Nzvimbo yakapakwa motikari diki dzinosanganisira Toyota Wish, Crobox neHondafit. Kumberi kwemotokari idzi kune majojo tengi maviri ayo anenge anoshandisa magetsi kuturikira mvura kumatengi aya. Vanhu vanofanira kunge vari kuchera mvura kubva mumajojo tengi aya.

Munhurume akapfeka nhumbi dzine ruvara rwebhuru akabata chingoro chaari kusundidzira chiri mumako make chakagadzirwa nesimbi. Icho chinoshandiswawo kutakura zvinhu. Pari kuratidza kuti ari kumba nacho mumugwagwa unofambawo dzimotikari.

Munhukadzi akamira akapfeka rokwe rake rine ruvara rutsvuku , mumakumbo make mune shangu dzine ruvara ruchena . Akabereka mwana kumusana kwake uye ruoko rwake rwerudyi rurikuratidzawo kuti rwakabata mumwe mwana. Kumberi kwavo kune matakishopu ayo arikutengesawo zvinhu.

Motokari yerudzi rwe wishi, iyo irkufambao mugwagwa ichienda kwainoenda donzvo rayo guru nderekutakura vanhu kubva pane imwe nzvimbo kuenda pane imwe. nechekudivi kune juraworo ririkuratidza kuti rakavharidzirao zvivakwa zviri mukati.

Nzvimbo inezvivakwa zvirikuratidza sedzimba dzinogarwa nevanhu. Dzimba idzi dzirikuratidzika sekuti hadzina kunyanya kukura. Kozoitawo pamwe pasati pavakwa apo panemiti nemahuswa zvirikuratidza kuti zvinombopiswa.

Vanhu vakagara pasi vane zvinhu zvakarongwa pamberi pavo, zvimwe zviri mumasaga, zvimwe zviri mumigomo, zvimwe mumapepa zviri kuratidza kuti zviri kutengeswa navamwewo vari kufamba vachiongorora zvinhu izvi. Kuseri kwavo kunewo chivakwa chiriko chakakura chaizvo.

Nzvimbo inoratidza kuti pasi payo panoitirwa zvemusika kana kuti kereke kanawo panopakwa motokari, munzvimbo iyi munechimba chakavakwa chinoratidza kuti ndechevanhu vandochengeta apa. Pane mugwagwawo usina tara.

Ndege iyo yakanyorwawo kuti "Air Zimbabwe" ine ruvara ruchena. Iri kuratidzawo kuti yakamhara munhandare umo mainotakurira vanhu kubva kune dzimwe nyika kuendawo kumwe.

Mhuka inonzi garwe iyo yakabudikira . Inonyanyisawo kugara mumvura apo parikuonekwawo pane masora arikumera pamusoro pemvura. Mhuka iyi inorama nekudyawo dzimwe mhuka dzinowanikwa mumvura kana kuti dzingangouya kutambira pamvura.

Chigubhu chakagadzikwa pamusoro petafura chakanyorwawo kunze kwacho pechipepa chakanamirirwa kunzi coca cola uye zero suga. Chine dhiriki rinonwiwawo navanhu uye chakavharwa pamusoro pacho.

Nzvimbo ine zvivakwa zvakati kuti izvo zvakapendiwawo kunze kwazvo zviri kuratidzika sechikoro chinodzidziwawo navana kunze kwezvivakwa izvi kunewo vanhu vari kufamba kune zvakare miti yakanaka chaizvo panzvimbo iyi.

Hwungwanda ngwanda hwematayi hunenge hunotengeswa panzvimbo iyi. Rwuri kuchengetedzwa nerumhanya rwefenzi. Kurudyi kwacho kuzerewo magumbure anoshandiswa kucherera mvura, kuchingidzira mvura kana kuichengetedzara imomo.

Munhukadzi akamira uyo akapfekawo nhumbi dzake. Musoro wake wakasungwawo dhuku uyezve ari kuratidza kuti muruoko rwake rworudyi akabata nharembozha iyo yaakaisa panzeve, uye maziso ake akavharwa.

Mugwagwa unofamba motokari uye zvakare kurutivi kwemugwagwa uyu kune vanhu vari kuratidza kuti vari kufamba vachienda kwakasiyana ne vamwe vari kutengesa. Panowanikwawo munhurume akawaridza saga akaronga mbatatisi dzaari kutengesa.

Tebhuru yakagadzikwa pasi iyo ine meti pamusoro payo yakagadzikwawo zvinhu zvinoratidza kuti zvinoda kudyiwa nevanhu. Panegirazi rinoradza kuvawo nedhiringi pamwechete nedheka rinoratidza kuvewo nemabhisikiti.

Munhukadzi akamira akapfeka nhumbi dzine ruvara rwegirini, dziinewo zvinhu zvakadhirohwiwa nechepamberi, musoro wake wakarukwawo izvo zvaakanosunga nebhande ritema. Mumaoko make akabatawo setifiketi iro rinoratidza kubudirira mumakwikwi

Nzvimbo irikuratidza paneo nzira inofamba nevanhu vachienda kwakasiyana siyana. nechepadivi penzira iyi paneo mahuswa pamwe chete nemiti izvo zvirikukura zviripo, asi zvinoratidza kuti hazvisikunyatsokuwana mvura yakakwana sezvo zvimwe zvava kuita ruwara rwe bhurauni.

Masimbi akavakwa akakomberedza chitoro chakanyorwawo kunzi Pick and Pay icho chinootengesa zvinhu zvakasiyana siyana zvinodiwa navanhu. Nechekunze kwamasimbi aya kuri kuratidzawo kuve nenzira inofambwa navanhu. Kozoitawo miti pamwe chete namaruva.

Vanhu vagerezve zvavo vari pavheranda reimwe imba vachitonhorerwa zvavo vari pabvute. Vamwe ndivo varikutotengesa zvavo vachitengesa airtime netumwewo. Pane motokariwo dzakamira panzvimbo isina tara.

Vashumiri vechiPositora vakapfeka magemenzi awo machena. Vana havana magemenzi uye mukuru wavo ane rakasiyana nerevamwe rebhuruu. Varikufamba vasina shangu mumakumbo vachienda kumucheka wegirinhi urikumberi kwavo.

Migomo nezvitini zvakagadzikwa pasi. Mukati mazvo makaiswawo jecha pamwe chete namanyowa mukadyarwa maruva ayo arikukura arimo. Maruva anodyarwa kuti ange achishongedza nzvimbo.

Vanhu vechipositori vakasunga madhuku nokupfeka hembe chena vanonge vari pagungano. Gungano iri rinoratidza kuti ringangove rekuita zvekufara kana kuti panenge pari panhamo. Kune vamwe vakatofugawo masambureni kuitira zuva.

Panzvimbo ye rengini panomira ma bhazi achitakura vanhu. Patori nerimwe dutavanhu rakanyorwa kuti inter africa. Pazere vanhu vane tungoro twekutakurira vafambi vanenge vane mitekwa tekwa inorema kuenda kunzvimbo dzemakombi kuti vaende kwavanenge vachienda.

Nzvimbo iri kuratidza kuva iyo sango inewo miti pamwe chete nehuswa izvo zvakasiyana siyana miti iyi yakura yakawanda yacho uye ine mapazi akawanda inewo mashizha ane ruvara rwegirini uye rwenhunduru.

Mugwagwa unofamba michovha yaka siyana siyana . Kozoitawo vanhu varikutengesa zvinhu zvakasiyana zvinodiwa nevanhu navamwe varikufambira kunotenga. Uye zvingoro zvinoshandiswa navanhu kutakura zvinhu zvinorema.

Guta guru rine zvivakwa zvakavakwa zvichiturikidzana kuenda mudenga munoitwawo mabasa akasiyana siyana. Kwozoitawo chimwe chakanyorwa kuratidza kuti chiri kutsvaga vanhu vangashandisa chivakwa ichi. Kunewo vanhu vari kufamba mukati meguta iri kwozitawo migwagwa inofamba dzimotokari.

Mugwagwa unofamba dzimotokari nemimwewo michovha yakasiyana-siyana inenge yakatakura vanhu pamwechete nezvinhu kubva paneimwe nzvimbo kuenda pane imwe. Pozoitawo zvivakwa zvinamakamuri akawanda chaizvo umo munoitirwawo mabasa akasiyana -siyana navanhu.

Nzvimbo yakadyarwa lawn iyo irikuratidza kuti irimukudiridzirwa . Uyezve pane waya yakasungirirwa pamatanda zviri kuratidza kuti yakakomberedza chivakwa pamwechete negedhe resimbi . Kunze kwewaya iyi kune kurikuita semugwagwa kozoitawo huswa hwakaoma pamwechete nedhamu remvura.

Vanhu varikufambirawo zvakasiyana-siyana uye migwagwa inofamba dzimotokari nevamwe varikutengesa zvidyiwa. Nzvimbo iyi inoratidza kuve iyo dhorobha nokuda kwezvivakwa zvayo zvirikuoneka zvakawanda.

Ndiro yakagadzikwa pasi iyo ine tupukanana tunoita zvekujurujwa nevanhu, tunova ito majuru. Anoita zvekudyiwa akadaro kana kubikwa. Uyezve ane miromo mikuru inoruma zvinorwadza.

Nzvimbo iri kuratidza kuvewo nemugwagwa unofamba dzimotokari, kozoitawo vanhu varikuita besanwa vachi fambira zvakasiyana siyana. Neche murutivi memugwagwa uyu, mune vanhu vakagara pasi vakawaridza mitsvairo yakawanda chaizvo inotsvairawo mumba imwe inotsvaira panze irikutengeswa.

Vanhu varikufamba vakadzi navarume varikupesana muguta. Avo varikuratidza kuti vanofambirawo zvakasiyana -siyana. Vakapfekawo masiki dzekuvhara mhino zvinoratidza kuti vane chirwere chavarikudzivirira. Uye mune zvivakwa zvakawanda chaizvo zvinoratidza kuti iguta guru.

Dzimba dzakagadzirwa nemapuranga idzo dzakagadzikwa pasi dzirikuratidza kuti dzirikutengeswa uye pamusoro padzo hapasati paiswawo marata ayo anovharidzira zuva pamwe chete mvura.

Mugwagwa unofamba dzimotokari dzakatakura zvinhu kana vanhu kuenda kwakasiyana siyana. Neche padivi pomugwagwa uyu pari kuratidzawo kuti pakamera mahuswa pamwe chete namasora panoita sokuti panoyerera mvura. Kozoitawo jurahoro iro rakakomberedza zvidziro zviri mukati, uye pane imwe nzvimbo yakazarawo miti nehuswa.

Hungwandangwanda hwemabheke anoshandisa kutakura zvinhu zvakasiyana-siyana. Kunyanya zvevaya vanenge vachiyinda kuma sipotsi kundosimbisa miviri yavo. Pane zvimwewo zvihembe zvakaiswa pamubhedha apo pakawaridzwa jira jena.

Nzira inofambawo navanhu irikuratidza kuti irikuenda pamusha pane dzimba dziripo dzinogarwawo nevanhu. Nechemumativi menzira iyi mune miti pamwechete nemahuswa zviri kukurawo zvirimo.

Mudziyo murefu refu wekicheni yuniti. Uri kuratidza kuti uri panzvimbo iyo yawakagadzirirwa hausati watengeswa. Wakadzivirirwa nedenga rakavharirwa netende pamusoro. Mudziyo uyu wakatoiswa mafafitera kuratidza kuti wamirira kutengwa.

Zvivakawa zvakasiyana siyana izvo zviri kuratidza kuti mudhorobha, pamberi pezvivakwa izvi pakamirawo mota dzemhando dzakasiyana siyana kozoitawo mugwagwa unofamba motokari dzichiendawo kwakasiyana basa raro guru nderekutakura vanhu.

Varume varikuonekwa vakamira kuzoitawo umwe chete akapfugama. Kumashure kwavo kune tende idzo dzakakakwa. Zviri kuratidzawo kuti pane zviri kuitika mukati menzvimbo iyi.

Nzvimbo inematakishopu anotengeswa zvinhu zvakasiyana siyana, kozoitawo misika inotengeserwa navanhu pamberi, uye vanhu vakamira panzvimbo varikuratidza kuti varipachiteshi vakamirirawo dzimotokari kuenda kwavanoda kuenda.

Mugwagwa unofamba dzimotokari dzichipesanawo kuenda kwakasiyana-siyana. Nechekudivi kwomugwagwa uyu kurikuratidza kuti kunewo nenzvimbo yakawakwa ikadyarwa maruwa pamwe chete nemiti izvo zviri kukura zvakanaka chaizvo kunakisa nzvimbo.

Murume akamira munhandare inotambirwa mutambo. Anoratidza kuve iye mutambi weKiriketi. Nechekumashure kwake kuri kuratidzawo kuti kune vanhu variko vakagara vari kuona zviri kuitika munhandare.

Munhukadzi akagara pasaga pasi. Pamberi pake pane michero yaarikuratidza kuti irikutengeswa. Inova iyo mazhanje namandimu. Pamberi pemichero iyi pane zvipepao zvakanyorwa mitengo.

Guta guru iro rine zvivakwa zvakavakwa zvichiturikidzana kuenda mudenga. Munoitirwawo mabasa akasiyanasiyana navanhu, kwozoitawo mugwagwa inopesana inofambawo dzimotokari dzichienda kwakasiyana navanhu vari kuita besanwa vachienda munzvimbo dzakasiyana zvakare.

Mudhorobheni makapaka motokari dzakasiyana siyana. Panzvimbo iyi parikuwonekwa kuti motokari zhinji dzakapakwa matekisi ekutakura vafambi. Mberi kwacho kurikuoneka dzimba dzomudurikidzanwa. Nzvimbo iyi inodaidzwa kuti karigamombe.

Ruva rakadyarwa kumadziro ririkura riine mazhizha akaita sekuchenuruka rwuri rwegirini uye ari kubhurumawo zveoranji ronyanyisa kudyarwa kunge rakashongedza pamba.

Mugwagwa unofamba motokari. Nechekudivi kwomugwagwa uyu kunewo jurahoro rakavakwa richikomberedza zvivakwa zvirimukati. Mukati pamwechete nejurahoro iri munewo miti iriko. Uyezve kunerimwe divi kurikuratidza kuti kwakambopiswa.

Makore ayo arikuratidza kuti ari mudenga ane ruvara ruchena mudenga muine ruvara rwe bhuruu. Kazhinji makore aya akanyanya kuwanda akaungana panzvimbo imwechete kunotanga kunaya.

Zvivakwa zvakawanda chaizvo zviri kuratidza kuti iguta guru, uye mune migwagwa ine motokari dziri kuendawo kwakasiyana siyana, navanhu vanewo zvavari kufambira. Kozoitawo zvikwangwari zvakanyorwawo.

Vasikana vaviri avo vakapfeka nhumbi dzakafanana dzinoratidza kuti vane mutambo wavanotamba. Vakabatanawo mumabendekete uye varikuratidza kuti varikufarira menduru dziri muhuro mavo idzo dzinopihwa vanhu vanenge vakunda mumakwikwi.

Vanhu vari kufamba mudhorobheni vachitarisa zvakasiyana siyana. Vakapfekawo mbatya dzakasiyana siyana mumwe akatopfeka wekisutu yakanyorwa kunzi World Technology Investments. Mberi kwavo kune mota dziri kufamba zvishoma zvishoma dziri mumugwagwa zvichiratidza kuti dzizere.

Nzvimbo yemudhorobheni yakanaka zvikuru. Pane mugwagwa. Kurudyi kwemugwagwa , kwoita maruva nemiti inoyevedza kuona. Pane zvikwangwaniwo zvinoratidza nzvimbo makiromita asara nezvitengeswa tengeswa zvinowanikwa munharaunda iyi.

Nzvimbo irikuratidzikawo sekuti ine dziva rine mvura isina zvayo kunyanya kuwanda. Mumativi medziva iri munewo miti nehuswa. Kozoitawo sepane chivakwa chiri kuputsika chichipfupfunyuka matombo.

Mugwagwa unofamba dzimotokari uyo usinawo tara unopfumbuka huruva zvisingabviri. Nechokudivi kwamugwagwa kunewo zvivakwa zviriko zvinova zvitoro zvinotengeserwa zvinhu navanu.

Guta rinoonekwa nechepamusoro rizere nezvivakwa zvemudurikidzwa. Mukati mezvivakwa zvemudurikidzwa muzere miti yegirinhi irikuratidza kuti inochengetedzwa uye iri kukura zvakanaka.

Murume agere achitengesa zvinhu zvakasiyana siyana. Arikuratidza kuti ari kunyanya kutengesa zvinechokuita ne ekoneti. Akaunganidza mabhodhi notisi anoita seakawanda ipo pasina mari iripo. Panewo mamasiki aari kutengeserwa vanhu vangada kuvhara nhino.

Nzvimbo yakadyarwa mabhanana ayo arikuratidza kuti akawanda chaizvo. Mabhanana aya anobetserawo vanhu pakuvandudza hutano uye kuwanisa simba mushure mekunge adyiwa. Zvakare anowanisawo mari kana achinge atengeswa.

Nzvimbo yakavakwa dzimba idzi dzinogarwawo nevanhu. Kuzoitawo miti yakasiyana siyana yakadyarwa irikukura iri mukati menzvimbo idzi. . Pamba pane jurahoro rakavaridzira mukati painewo gedhi rebhureku. Kunze kwegedhi iri kwakadyarwawo maruva.

Zvivakwa zvakasiyana siyana zvakakomberedzwa nemajuraho. Pane motokario yeToyota Hilux yakapakwa pamberi pechimwe chivakwa. Kumashure kwayo kwakatovharwa netende kuratidza kuti kune zvinhu zvinokosha. Mberi kunoonekwao dzimwe mota dzakatopaka mumugwagwa uyu usina tara.

Zvivakwa zvakakomberedzwa newaya, izvo zvakapendiwa neruvara rwenhundurwa kunze kwazvo uye rutsvuku nechemuzasi. Kunze kwezvivakwawo izvi kunoratidza kuva neroni iyo yakadyarwa irikukurawo.

Dheka rakagadzirwa ne dhaga iro rakagadzikwa pamusoro pechimeti riri patafura. Riri kuratidza kuti rakazarawo chaizvo nechikafu chakapakurirwa imomo. Chikafu ichi chino dyiwa navanhu kuvandudza hutano pamwe chete nekuwedzera simba.

Mugwagwa wakagadzirwa netara uyo unofamba michovha yakasiyana -siyana. Nechekudivi kwemugwagwa uyu kunewo misika iri kutengeserwa zvinodyiwa navanhu. Kwozoitawo majurahoro akakomberedza zvivakwa.

Mukomana uyo akabata waya yakabairira zvibage zvakagochwa zvaanoratidza kuti zvirikutengeswa, uyezve pane misika ine zvimwewo zvinhu zviri kutengeserwa vanhu zvekudya. Zvakare kumashure kwavo kune sango rine miti nehuswa.

Chivakwa chiripakati peguta guru reHarare icho chakanyorwa kunzi "KARIGAMOMBE" kunze kwacho. Nechemuzasi mechivakwa ichi murikuratidza kuvawo nemota dzakamira pamwe chete nevanhu varikuitawo zvavari kuita.

Vanhu vari kufamba vari kuratidza kuti kune kwavari kuenda. Vakatakura mabhegi akasiyana siyana. Pamberi pavo pane zvivakwa zviripo izvi zvinoita sekuti pane zvanoita mukati menzvimbo iyi.

Musikana arikufamba aripambozhanhare achidarika nepanotorwa zvemafoto pane zita rekuti paBheti si fasiti foto situdhiyosi. Nzvimbo iyi inoratidza kuti yakasvibira zvinoita kuti mafoto anotorwapo abude zvakanaka.

Guta ririkuratidza kuti kwava kumanheru, mune vanhu vakawanda chaizvo varikuita besanwa kuenda kunzvimbo dzakasiyana-siyana, nemotokari dziri kufambawo mumugwagwa. Munewo miti irikuonekera muguta umu kunyange iri mishoma.

Munhu akadhirohwewa pabepa. Akadhirohwehwa kuchishandiswa chinyoreso chebhru. Bvudzi rake rinoratidza kuti munhukadzi. parikuonekwawo bvute rembozhanhare riri pamusoro pebepa iri.

Vatenderi verudzi rwechipositora vagere pamacheya akasiyana siyana vakapfeka magemenzi avo. Vazhinji vavo vanendebvu refu refu idzo dzachena . Vakabatawo mureza yezvematongerwe enyika kuratidza kuda vari kukambenera musangano.

Mapepa aneruvara rusvipa anokwanakuita iwo mana akagadzikwa pasi mukati mawo makaiswa ivhu pamwe chete nemanyuwa mukadyarwawo miti inoita sekuti michero iyo irikudiridzirwa nekukura irimo.

Mugwgwa unofamba dzimotokari uyo uri pakati pedhorobha. Izvo zvinoo ekwa nezvivakwa zviri murutivi mawo zvakakura chaizvo. Zvakare munewo miti irimo inoshongedza nzvimbo iyi. Munewo vanhu vari kuita besanwa varikufambira zvakasiya-siyana.

Vanhu vakagara mukati meimwe nzvimbo vane zvinhu zvakarongwa mumasaga, nezvimwe zviri mumigomo nemapurasitiki zviri kuratidza kuti zviri kutengeswa nechekumashure kwavo kune chivakwa chiriko chine makamuri akawanda chaizvo anoratidza kuti chinogara vanhu.

Mwana wechikoro akapfeka yunifomu yake yechikoro ,akabereka bhegi rakashama, pamuromo akaisa masiki . Akamira panzvimbo inotengeswa zvinhu zvakasiyana siyana zvinosanganisira tsangamidzi, tuhembe netumwewo tudyiwa twakaita sehanyanisi.

Nzvimbo yakarongwa zvinhu zvakasiyana siyana zvirikutengeswa zvakaita sematengi ayo akakomberedzwa nesimbi koitawo zvigubhu pamwe chete ne zvimwe zvinhu zviri mumatsaga. Zvinhu izvi zvinotengeswa zvichibatsira vanhu mukati mekurarama pamabasa akasiyana siyana

Guta riri kuonekwa nezvivakwa zvaro zvakawanda zvimwe zvakarebao kuenda mudenga. Kozoita migwagwa ine motokari zhinji dzirikupesana dzichiendao kwakasiyana siyana. Namarobhoti ayo anotaura zvekuita pakufamba kwevanhu nemotokari.

Inowa iyo yedzimwe mhuka dzinogara musango ine mapapiro ane ruvara rwebhurauni, ruchena nechemuhuro kwozoitawo rusvipa mumusoro. Ine muromo wayo mutema uyo wainoshandisa kudya. Yakamirawo pamusoro pemashizha emuti.

Ndiro yakagadzikwa patebhuru iyo yakagadzirwa nebhonzo kana kuti nedhaka yakapakurirwa chikafu chakaisvobikwa chaizvo mukati mayo chikafu chinodyiwa navanhu kuti vange vaine hutano kana kuti vawane simba.

Mhando yemotikari huru dzinodeedzwa kuti magonyeti. Motikari idzi dzakangomiswa misoro chete iri mitsvuku. Zita radzo reinjini rinonzi Shackman. Pane murume mumwe chete akamira pakati padzo.

Shumba nhatau dzakavata zvadzo mumugwagwa. Shumba hono ine muhuro muzere mvere tema. Hadzi dzacho dzakavata dzakatarisa divi rimwe chete mumugwagwa uyu.

Munhurume akamira munhandare inotambirwa mutambo. Akapfekawo nhumbi pamwechete neshangu dzinoita kuti ange achigona kutamba zvakanaka. Nechekunze kwenhandare uko kunewo vanhu varikuratidza kuti vakagara vachiona zvirikuitika mukati menhandare.

Vanhu vaka gara nevamwe vaka mira vari kuratidza kuti vanewo zvinhu zvari kutengesa . Zvaka wanda zvacho zviri muma kadhibhokisi. Neche kumberi kunewo chivakwa chirimo , kozoita miti irimo mu nzvimbo iyi.

Chikafu chakatsvukira zvikuru chakaiswa mupani iyo inoratidza kuti pamwe ndimo mazvabikirwa. Pamusoro penyama yakatsvukira zvikuru iyi pakaiswawo tumaruva ruva twekuyevedza mboni mukuona chikafu ichi usati wachidya.

Mugwagwa unofamba dzimotokari dzichenda kwakasiyana siyana. Nechepadivi pemugwagwa uyo pane jurahoro rakavakwa. Mukati mejurahoro iri mune miti pamwechete nehuswa, izvo zvirikukurawo zvirimo.

Chikwenzi chine mashizha akatsetseka. Chinoratidza kuti chinorarama chero kusina mvura nokuti sora rakachitenderedza rava regireyi nokushaiwa mvura asi icho chichakaramba chiri chegirinhi chikwenzi ichi.

Vanhu varikufamba mumugwagwa vachipesana varume navakadzi kuenda kwakasiyana-siyana. Uye mugwagwa uyu unoratidzawo kuti unofamba dzimotikari kozoitawo misika inevanhu varikutengesa pamwechete nezvivakwa zvinamahofisi anoshandirwa navanhu.

Mubhedha urimunerimwe kamuri remba usina kunyatsokuwaridzwa pamusoro pawo. Zvakare parikuratidza kuti panewo bhuku riripo. Uye mumba umu munemaketeni aneruvara rwebhurauni nerumwewo ruvara pamafafitera.

Motikari tema iripakati pemugwagwa iri yeNisani Ekisitireyo. Muguta umu mune dzimba zhinji dzomudurikidzanwa dzinoratidza kuti mahofisi evashandi vakasiyana-siyana.

Tebhuru yakagadzikwa mukati mekamuri rinoratidza kuva iro hofisi inewo madhirowa ayo anotaridza kuti anokiiwa uye anochengeterwa zvinhu. Nechekune rimwe divi kune chigaro chine ruvara rwutema chichiri chakapfekedzwa mapepa kuratidza kuti chichiri chitsva .

Pakati penzvimbo yemudhorobheni munechitoro chikuru chinozivikanwa nekuti OK , pane motokari dzakapakwa dzevatengi vanengevarimo ma Ok vachitenga zvavo. Panoonekwavo kombi irikutotakura vanhu kuti ivaendese kumusha yavo nemurume akapfeka heti tsvuku.

Rumhanya rwakagadzirwa nezvirimwa zvinodeedzwa pachirungu kuheji iyo inofana kuchekererwa kuti irambe yakatsinhana kuti zvipuka zvisakwanisa kupinda pamusha uyu. Parikuonekwawo muti wemumango uyo watova nemaruva.

Mugwagwa unofamba dzimotokari usina kuiswa Tara unopfumbuka huruva Kana dzichinge dzofamba nechekudivi kwayo kune zvivakwa zviriko zvinoita samataishopu ayo arikutengesa zvinhu zvakasiyana siyana zvinodiwa nevanhu

Ruoko rwemunhu urwo rwune zvigunwe zvine nzara dzakapendewa neruvara ruchena. Zvakare rwakabatawo chuma chinopfekwa muhuro chine ruvara rwesirivha uye rwakapfekawo bhenguro

Vanhu vakamira mumapevhimenzi varume nevakadzi vakapfekawo nhumbi dzakasiyana siyana uye vane masiki dzakavhara miromo pamwe chete nemhuno izvo zvinoratidza kuti vane zvirwere zvavari kudzivirira. Vari kuratidza zvakare kuti vari mukati meguta izvi zviri kuonekwa nezvivakwa zviri kumberi kwavo zvakati wandei chaizvo.

Imba yakapurasitiwa kunze kwayo. Yakapfirirwawo nuhuswa iyoinodainzwawo kunzi kucheni. Mukati mayo murikuratidza kuti mune munhukadzi uyo arikuda kubuda nechepagoni. Inonyanya kushandishandisirwawo basa rekubikira

Mugwagwa uri panzvimbo inoratidza kuti inogara vanhu kuruboshwe. Kuruboshwe kwemugwagwa uyu kune miti mikuru kwazvo ine hunde dzinoratidza kuti yava nenguva iripo. Tinoonawo vanhu varikufamba zvakare mumugwagwa, kurudyi kwakazara marara.

Nzvimbo ine mugwagwa uyo unofamba dzimotokari kana vanhu. Unewo jecha zvakare nechepadivi pacho parikuratidzawo kuve paine takishopu inotengeswa zvinhu zvakasiyana siyana. Nechekuseri kwe takishopu kuri kuratidza kuve nerokesheni rune dzimba dzinogara vanhu.

Nzvimbo ine mugwagwa usina tara. Kurwiri kurwiri kwayo kune dzimba dzakavakwa dzisina kupurasitiwa. Kune zvimwe zvimafuratiwo zvinoratidza kuti zvakavakwa zvisiri pamutemo. Pane munhu arikucheredzera mvura mumagumbure ari pasi pomuti.

Ndiro yakagadzikwa pasi iyo yakagadzirwa nebhonzo kana kuti yedhaka. Yakapakurirwawo sadza pamwechete nenyama uye mavhejitebhuru ane ruvara rwegirini. Ichi chikafu chinodyiwa navanhu kuti vave nehutano hwakanaka uyewo kuwanawo simba .

Zvivakwa zvakawanda chaizvo zvakavakwa zvichiturikidzana kuenda mudenga pane zvimwe zvakanyorwa nezvakadhirowewa pamberi pazvo . pozoitao mugwagwa urikuratidza kuti unofamba motokari nemadutavanhu achitakurao vanhu uye zvinhu.

Munhu wechirume akamira munhandare inoratidza kuti inotambirwa mitambo. Akapfekawo nhumbi dzineruvara rutema dzakanyorwa nezvichena pamberi. Mumawoko make akabatawo nhumbi ineruvara rwenhundurwa yakanyorwawo nezvitema uye nechekumashure kwake kurikuratidzawo kuti kune nzvimbo inogarirwa nevanhu vachiona zvirikuitika.

Vanhurume vakagara vakapfekawo masvutu anemavara akasiyana -siyana. Pamberi pavo panetafura irikuratidza kuti ine magirazi pamwechete namadhiringi uye mvura nendiro idzo dzinoda kuzoiswawo chikafu. Nechekuma nechekurutivi kunewo chidziro chiriko chakasungirirwa machira nemabharumha.

Vanhu varikuratidza kuti vakawanda chaizvo vamwe vakamira vamwe vakagara. Varikuita sokuti varipagungano repavanonamatira nokuda kwenhumbi dzavo dzineruvara ruchena dzavakapfeka vose.

Tsime rakavakirirwa zvakanaka rikaiswa matiles, pamusoro paro pane chivharo kudzivirira zvingangodonhera mumvura iyi kukanganisa kuchena kwayo. Riripedyo nemudhuri wakavakwa uri werumhanya uye wakapurasitiwa nesimende nepitisende.

Mugwagwa uri kufambawo motokari dzichipesana kuenda kunzvimbo yakasiyana-siyana. Donzvo guru remotokari idzi ndere kutakurawo vanhu kubva pane imwe nzvimbo kuenda pane imwe. Panewo imwe yakatomira irikuratidza kuti iri kutotakura vanhu.

Hedhibhodhi iyo inoiswawo kumusoro kwemubhedzha kozoitawo kisiti inoisirwa zvinhu mukati mayo yakagadzirwa namapuranga ikaiswa mutefetefe kunze kayo ikaiswawo kachira aneruvara rutema

Nzvimbo yekuMbare inowanikwawo makadhibhokisi emizera yakasiyana siyana ayo anozoisirwa zvinhu zvinozotengeswa nevanhu. Munewo vanhu vakagara varikuratidzawo kuti varikutengesa nevamwe varikufamba.

Mugwagwa unofamba dzimotokari dzichitakurawo vanhu kana zvimwe zvinhu kubva paneimwe nzvimbo kuenda paneimwe. Kozoitawo zvivakwa zvirikuita sezvitoro izvo zvinotengeswawo zvinhu zvinoshandiswa mukurarama kwavanhu.

Nzvimbo yemagaba inoonekwa nokutengesa madhowo furema, mahwindo, mabhasikoro, magirasi nepoto. Zvese zvese zvinowanikwa zvingadihwa nevanhu muHarare. Pane vanhu vari kufamba vachiongorora zvitengeswa izvi.

Nzvimbo ine chivakwa chapendewa kunze kwacho. Chirikuratidzawo kuti chitoro chinotengeswa nhumbi dzevanhukadzi. Izvi zvirikuwonekwawo nedzimwe dzakapfekedzwa pazvidhori kuti vanhu vange vachiona zvakanaka.

Varume vaviri vari mukati menhandare iyo inotambirwa mutambo. Nechekunze kwenhandare iyi kunewo zvivakwa zviriko zvirikuratidza kuti mune zvinhu zvakasiyana siyana zvinoitwa mukati mazvo.

Nzvimbo inoratidza kuweo dhorobha guru. Iyo ine zvivakwa zvakaturikidzana zvichienda mudenga. Kozoitao migwagwa irikupesana dzimotokari pamwechete navanhu vari kufambirao zvavarikufambira varume navakadzi.

Nzvimbo irikuratidzawo ruvare nechemuzasi meruvare umu mune miti nehuswa kozoitawo zvivakwa zvisina kunyanyokuwanda zvinoratidza kutiwo zvinoshandiswa navanhu. Uye nechekuseri kwemiti iyi kunewo makomo.

Mugwagwa uri kufamba dzimotikari dzichipesana kuendawo kwakasiyana-siyana. Nechemumativi memugwagwa uyu mune zvivakwa zvirimo zvakaturikidzana mudenga. Zvakare zvivakwa izvi zvina mapevhinendi umo muri kufambirawo vanhu varume navakadzi vachifambira nzendo dzavo.

Zvigaro zvakagadzikwawo pasi zvakagadzirwa nemhando yezvinhu zvakasiyana siyana, zvoitawo matafura pakati pazvo. Zvinogarirwa navanhu munguva dzekudya, misangano kana kuti vachiitawo zvimwe zvinhu zvakasiyana.

Nyama yakaburirwa mundiro chena. Inoratidza kuti inyama yenguruve nekuti pari kuoneka ganda renyama. Makaiswawo makarotsi akachekererwa zvakanaka uye iri kunyininira mafuta nezvimuriwo zvakaiswa.

Varume vana vakamira vakapfekawo nhumbi dzakasiyana siyana. Pane vamwewo vakapfeka masiki dzakavhara miromo pamwe chete nemhino dzavo. Vakamira mupevhumendi muzasi muvherenda iro rechivakwa. Nechekumberi kwavo kune vamwe vanhuwo zvakare vari kuratidza kuti varikutenga nevamwe vari kutengesa.

Mugwagwa unofamba motokari dzichitakura vanhu kubva pane imwe nzvimbo kuendawo pane imwe. Nechekudivi mativi ose emugwagwa uyu kune majuraworo, ayo anoratidza kuti akavharidzira zvivakwa zviri mukati. Kozoitawo nzira irikuratidza kuti inofambiwa nevanhu.

Firigi inoratidza kuti izere nezvimwiwa zvinodhaka, mune doro remablack label, castle lite , brutal nemamwewo madoro emhando dzakasiyana siyana.

Motokari yakamira iyo inodanwa kunzi rori, ine ruvara ruchena nezvimwewo zvenhundurwa, yakamira iri kuratidza kuti pane painodawo kupinda. Basa rayo guru nderekutakura zvinhu kumashure ichiendesa kune dzimwewo nzvimbo.

Chivakwa chakavakwa zvakanaka chaizvo. Nechemuzasi mechidziro umu muneo vhasi rakadyarwa ruva iro ririkukura chaizvo ririmo. Rakanakisao nzvimbo iyi.

Nzvimbo irikuratidza kuti inorasirwawo marara akasiyana siyana navanhu. Anoita sekuti anombopiswa vanhu vachiwedzera mamwe pamusoro, uyezve ine huswa husiri kunyatsokukura izvo zvinoratidza kuti panotsikwa navanhu nguva zhinji.

Imba yavavakwa iyo isati yapurasitiwa kunze kwayo .Ikurakidzawo kuti inehwindo akasungirirwa maketeni ane ruvara rutsvuku. Imba iyi inogarwawo navanhu uye kunze kwayo hakuna chakadyarwa.

Nzvimbo ine ivhu dema rinoratidza kuti kwakambonaya zvino kwava kupisa. Ivhu iri rava kutanga kutsemuka nokuti zuva ranyanya kupisa pasina zvambonyorovesa pavhu apa. Panoratidza kuti hapana kana sora riripo uye panofambawo vanhu.

Nzvimbo inemavhu, huswa netumiti tudiki turikukura turimairi. Kozoitawo matombo arikuratidza kuti anombotsemurwa navanhu. Kozoitawo jurahoro iro rakakomberedza chidziro mukati maro.

Nzvimbo inorasirwa marara pakazara marara ezvinhu zvakasiyana siyana. Zvinoratidza sekuti nzvimbo iyi vanomboedza kuipisa kuti marara aite mashoma. Murudivi rwacho mune mugwagwa uyo unoratidza kuti hauna tara.

Jura woro rakavakwa nezvidhina rakaiswawo masimbi aneruvara rwe bhuruu. Riri kuratidza kuti raka komberedzawo zvivakwa zviri mukati. Zvakare mukati umu mune miti pamwechete nemimwe iri panze. Namaruva akadyarwa kunakisa nzvimbo.

Mugwagwa unofamba dzimotokari uyo usina kuiswa tara. Unotaridza kuti unopfumbukawo huruva kana dzichinge dzichifamba. Nechekurutivi kwawo kwakavakirwawo zvitoro zvinotengesa zvinhu zvakasiyana siyana. Zvitoro izvi hazvina kunyanya kukura.

Shizha remuti wemugwazhava rakabatva nemunhu neruwoko rweruboshwe. Shizha iri ndere girinhi uye rine mitaro mitaro yakadzoka kumashure. Pasi panoratidza kuti pawomerwa sora rave diki zvikuru.

Ruoko rwomunhu akabata shizha mukati marwo rine ruvara rwegirinhi iro riri kuratidza kuti richangobva kutemhwa pamuti waro. Mashizha aya anenge ari pamuti akawanda chaizvo.

Mugwagwa unofamba dzimotokari une mota dzirichipesana dzichiendawo kunzvimbo dzakasiyana siyana . Nechekudivi kwawo mugwagwa uyu kunewo durawall ririko ririkuratidza kuti rakavharidzira zvivakwa zvivakwa zviri mukati . Uyewo pane miti iyo irikukura chaizvo.

Ruva rakaiswa pachikona. Ruva iri ndere girinhi uye rakanaka zvikuru kwazvo. Pedyo naro pane chimudhuri chakanamirwa bepa rakanyorwa nyorwa zvizhinji zvinoudza vanhu zvokuita munharaunda iyi.

Chitoro chinoratidza kuti chirikutengesa zvinhu zvinonyanyakushandiswa nevanhukadzi. Panewo chidhori chakamiswa chakapfekedzwa rokwe pamwechete nemhete , uye mabhegi anoshandiswa kutakurirawo zvinhu kana vanhu vari padzendo.

Zvivakwa zviri mukati neimwe nzvimbo izvo zvakavakwa nezvidhinha zvakaisvonaka. Pari kuratidzawo kuti pane vanhu vakamira nechepanze. Motokari dzakapakwa uye pakadyarwa maruva ayo ari kudiridzwa pamwe chete nekubhuruma kuti ange ashongedze nzvimbo iyi.

Imba iyo inoratidza kuti yava nenguva yavakwa. Nechepadivi payo pane vanhu vakawanda chaizvo. Varume navakadzi, vakuru navadiki avo vakamira vakaita sekuti vanokotamisa usu hwavo uye kumberi kwavo kune mukuru wavo anoratidza kuti ndimukuru wesvondo.

Zvitoro zvakavakwa izvo zviri kuratidza kuti zvinotengeswao zvinhu zvokuvakisa mukati mazvo zvakaita sama dhofuremu uye ma hwindo. Kunze kwechimwe chezvitoro ichi kwakanyorwao kuti "Mukanya hardware".

Motokari dzakamira ne dzimwe dzirikufamba. Kozoitawo majojo tengi ari nechepamberi ayo kanoshandiswa kuchengeterwa mvura nevanhu. Ane pombi dzirikubudamo dzinoburitsa mvura iyi zvakare munzvimbo iyi munewo miti irimo.

Misika yakarongwa zvinhu zvakawanda chaizvo zvirikuratidza kuti zvirikutengeserwa vanhu. Pane zvinhu zvakaita semabhanana, nzungu pamwechete nezvimwiwa. Nzvimbo iyi irikuratidza kuti inombopotawo ichirasirwa marara pasi payo.

Nzvimbo irikuratidzika kuva nechivakwa icho chakapendewa neruvara rwegireyi, zvakare muzasi mechidziro ichi makagadzirwawo pakadzvarwawo maruva pamwechete ne(lawn) izvo zvirikukura zvichinakisa nzvimbo.

Nzvimbo yakashongedzwa chaizvo nokudyarwa miti namaruva izvo zvirikukura chaizvo. Zvirikuratidza kuti zvirikudiridzirwa zvakanaka. Kozoitawo vanhu vakagara nevakamira, varikuratidza kuti varikutengesawo zvinhu zvakasiyana-siyana.

Nzvimbo iri kuratidza kuti inorasirwawo marara navanhu, ayo ari kuratidza kuti anombo potawo achipiswa. Pane marara akaita samapurasitiki namapamba anopfekwa navana. Panewo njiva iripo yakamira ine ruvara rusvipa iyine zvegireyi mumapapiro mayo.

Zvivakwa zviri muguta izvo zvakavakwa zvichiturikidzana kuenda mudenga kwozoitawo mugwagwa uri kufamba dzimotokari pamwe chete nedzimwe dzakamira nevanhu vari kutengesawo madhiringi anonwiwa navanhu.

Mombe yakamira ine ruvara rwebhurawuni uye rutsvuku nenyanga dzidiki yakatarisa kurutivi. Imwe yedzimhuka dzinochengetwawo navanhu pamba. Yakakosha sezvo ichiwanisawo vanhu nyama pamwe chete nemari kana ichinge yatengeswa zvakare iri kuratidza kuti yakamira musango.

Varume vaviri vari munhandare vari kuratidza kuti vari pakati pokutamba mutambo we kiriketi. Vakapfekao shangu pamwechete nenhumbi uyezve zvekuvharidzira zviri mumusoro nemumakumbo zvinoita kuti vange vari vachitamba zvakanaka pasina njodzi.

Ndiro yedhaka iyo yakagadzikwa patafura iyo ine ruvara ruchena . Mukati makapakurirwa chikafu chinodyiwa nevanhu kuti vawane simba kana kuvandudza utano. Mune Sadza rinodyiwa nemuriwo waro .

Nzvimbo ine nzira inofamba navanhu vachienda kwavanoenda, kwozoitawo uswa hune ruvara rwebhurawuni uyezve miti iyo iri kuratidza kuti mimwe yadonhawo mashizha mimwe ichiri namashizha. Zviri kuratidza kuti haisi nguva yokunaya.

Nzvimbo iri kuratidza kuti ine muti uyo unechuru chirikukwira nemuti chineruvara rwe bhurawuni. Nechemuzasi memuti uyu mune tumiti turimo tudiki. Kuseri kurikuratidzawo mabhero anorongedzerwa donje kana zvimwewo.

Mugwagwa wetara unoratidza kuti uripedyo neguta. Kuruboshwe kwemugwagwa uyu kune rumhanya rwakavakwa nesimendi. Kurudyi kwemugwagwa kunemasora anoratidza kuti akatombopiswa kuitira kuchenesa nzvimbo.

Vanhukadzi varimukati meimwe nzvimbo irikuratidza kuti yakashongedzwa chaizvo. Varikuitawo sokuti varikubika chikafu chinoda kudyiwa navanhu. Izvi zvirikuoneka namabhodho aripamberi pavo.

Mugwagwa une motokari dziri kufamba dzichienda kwakasiyana-siyana. Mumativi avo mose mune zvivakwa zvakura chaizvo. Zviri kuratidza kuti iri iguta guru uyezve mune dzimwe motokariwo dzakamira. Kune vanhu vari kuratidzawo kuti vari kuita beswana rekufambira zvakasiyana-siyana.

Zvigaro zvakagadzirwa nama puranga, izvo zvirikuratidza kuti zviri muhofisi kana kuti pane imwewo nzvimbo. Panezvekugarira zvacho zvakagadzirwa neruvara rwe nhundurwa zvikaiswa mutepfe tepfe wekuti munhu anenge akagara zvakanaka.

Munhurume akamira munhandare inoratidza kuti inoitirwa makwikwi okumhanya. Akapfekawo nhumbi dzinoratidza kuti ange ari pamakwikwi aya zvakare mumaoko make munewo zvimwe zvaakabata zvinosanganisira menduro.

Nzvimbo iyo ine tumatombo pasi kozoitawo masora nehuswa namazhizha akaoma akadonha panzvimbo iyi. Masora aya anewo mazhizha ane ruvara rwegirinhi ari kubhurumawo zvine ruvara rwenhundurwa.

Mugwagwa uri kupesana motikari. Mudivi momugwagwa umu mune matsimba anoratidza kuti pambodarikao mudhudhudhu. Vanhu varikudonhedzao marara kurutivi urwo rwakasiiwa kuti ive nzira yavo yekufamba. Tinoonao rumhanya runodeedzwa nekuti juraho kudivi rweruboshwe.

Mugwagwa unofambawo dzimotokari uyezve woitawo tunzira tunobuda mauri tunofamba vanhu, poitawo juraho rakakomberedza imba zvakare matanda ayo akasungirirwa tambo dzamagetsi, kwozoitawo zvikwangwani zvakanyorwa mazita emigwagwa.

Nzvimbo inoratidza kuti pane tara inofambawo motokari. Chekurutivi kwetara iyi kwakadyarwawo miti pamwechete nemaruva. Uyezve panewo matanda akasungirirwa tambo dzamagetsi.

Vanhu vakamira nevamwe vakapfugama pasi varume nevakadzi vari kuratidza kuvawo vanhu veimwe chechi nekuda kwenhumbi dzavakapfeka dzine ruvara ruchena idzi dzinoita kuti vange vachigona kunamata zvakanaka

Mugwagwa unofamba dzimotokari , poitawo vanhu vakamira nechekudivi kwemugwagwa uyu vanoita sekuti vakamirira motokari. Nechekunze kunze kwemugwagwa uyu kunewo misika iriko. Iyo yakavakwa nemiti ikaiswa ma purasitiki pamusoro payo. Kuri kutengeswawo zvinhu zvakasiyana- siyana.

Nzvimbo isina kana sora zvayo pasi pazere huruva. Pamberi payo pane ngoro, tichibva pangoro tinoona mutsetse wevanhu varikuchera mvura. Panofanirwa kunge pane bhohoro. Ava vanengoro vakatomirira kuti vakazadza voisa mvura yavo.

Sango rine miti mirefu iyo inoratidza kuti yakazudza mashizha. Pane mhukawo dzakabudikira dzivete zvadzo. Pane sora regirinhi rinoratidza kuti ririkunakira mhuka idzi, ndorinodzichengeta.

Bhiriji rakavakwa richidarika nepamvura irikuerera izere tsvina. Pajinga perwizi apa pane masorao arikukura zvakanaka achiwana chikafu chinobva mutsvina yemumvura iyi. Bhiriji iri ririkuratidza kuti ririkuenda kunzvimbo dzinogara vanhu.

Nzvimbo ine huswa pamwechete namasora izvo zviri kuratidza kuti zvave kunooma. Zvinoratidza kuti hazvisi kuwana mvura yakakwana. Panewo waya yakakomberedza zvivakwa zvirimukati. Munoratidza kuti munogara vanhu. Izvi zvirikuonekwawo nemirivo irimo yakadyarwa pamwechete nemota dzakapakwa.

Nzvimbo irikuonekwa yakadyarwa miti pamwe chete nemaruva. Izvo zvitikudiridzirwa kuti zvinge zvichishongedza nzvimbo. Nechepadivi penzvimbo iyi pakuratidzawo kuti pane mugwagwa unofamba dzi motokari kozoitawo tumigwagwa tunopinda mukati medzimba dzinogara vanhu.

Motokari dzakamira dzirikuratidza kutindesze mhando dzakasiyana siyana. mukati medzimotokari idzi munewo zvinhu zvakasiyana siyana dzimwe dzakatakurawo mapuranga anoshandiswawo mabasa akawanda chaizvo, motokari idzi dzine pendi dzimwe dzineruchena dzimwe dzine rwebhuruu.

Nzvimbo yakavakwa dzimba dzinogarwa navanhu uyezve nechapakati pedzimba idzi panoratidzawo kuti pane mugwagwa unofamba vanhu pamwechete nedzimotokari kozoitawo nechekudivi kwezvivakwa izvi kunewo nzvimbo yakarasirwa marara.

Zvivakwa zvakawanda zvakavakwa zvakaturikidzana mudenga. Kozoitawo chimwe chakanyorwa nechepamberi pacho kuti CABS zvinoratidza kuti izvo pane bhanga rinoshandiswa navanhu. Izvi zvivakwa zvinoratidza sekuti iguta guru uyewo mune mugwagwa unofamba dzimotokari pamwe chete nevahu vari kupesana navamwe vakagara vari kutengesa.

Nzvimbo iri kugadzirirwa masofa ayo anotengeswa navanhu ayo anogarirwawo ane mitepfe tepfe inoita kuti vanhu vange vakadekara zvavo munguva dzavanenge vakazorora zvakare mune mapiro ayo anotsamirwa kana munhu achinge akaagarira.

Zvivakwa zvirikuvakwa nezvidhinha zvirikuratidzawo kuti hazvisati zvapera uye nechekudivi kune tambo dzemagetsi dzirikudarikawo nepo kozoitawo pakaita pachikomo pane "booster" pamusoro pacho.

Dehwe rakawaridzwa pasi iro rinowanikwa mushuremekunge mhuka yakaita sembudzi kana ichinge yauraiwa roomeswa kuti vanhu vagone kunge vachirishandisa. Rinoshandiswawo mumabasa akaita sokugarira uye zvimwewo.

Vanhu vari mukati menzvimbo irikuratidza ine misika pamwe chete nezvitoro zvinovaizvo matakishopu murikutengeswa zvinhu zvakasiyana-siyana murikuonekwawo mapango akamiswa akasungirirwa tambo dzinoratidza kuti ndedzemafoni.

Vanhu vakamira, vakuru navadiki, vakadzi nevarume vakapfekawo nhumbi dzakasiyana-siyana. Vakatarisa divi rimwechete izvo zvinoita sekuti vane munhu arikutaura wavarikuteerera Nechekunerimwe divi kurikuratidzawo kuve nezvivakwa zviriko zvinotengeserwa navanhu.

Vanhu vari pamusika varikuratidza kuti vari kutengesa zvinhu zvakasiyana siyana kozoitawo vamwe vari kutenga kozoitawo vamwe vakafuga masumburena ayo anoita kuti vasanyanya kutsva nezuva zvakare munzvimbo iyi murikuratidza kuti mune matakishop anotengeserwa zvinhu

Mugwagwa unofamba dzimotokari madutavanhu nemimwewo michovha yakatakura vanhu kana zvinhu ichienda kwakasiyana siyana uye kwozoitawo vanhu vari kuratidza kuti vari kufamba nevamwe vari kutengesa.

Ivhu rakaunganidzwa rikakomberedzwa nezvidhinha. Rinonyanya kushandiswawo kana vanhu vachivaka zvidziro. Kozoitawo matombo asinawo kunyanyokuwanda akaunganidzwa zvakare. Uye neche padivi pane jojo tengi rine ruvara rwegirini nechimwewo chivakwa chiri kuratidzika sematanga anochengeterwa huku uye muriwo wakadyarwa.

Gava rakarara pasi rinovavo rimwe yemhuka dzinogara idzo musango uyezve rinorarama nekudyawo nyama yedzimwe mhuka. Nechemumativi maro munewo miti pamwe chete nehuswa izvo zvakaoma.

Madheka maviri akagadzikwa pamusoro pechimeti ane ruvara rweorenji kunze kwawo neruchena mukati mawo zvakare ane mibato iyo inoita kuti agone kunge achisimudzwa. Mukati nerimwe dheka munewo nyama irimo yakasanganiswawo namadomasi uye mbatatisi.

Nzvimbo inoratidza kuti irikumerawo mahuswa pamwechete netumwewo tumiti zvirikuratidza kukura chaizvo nemvura inokunaya mudenga kana kuti panogona kunge paine mvura inoverera nepanzvimbo apa. Kozoitawo bango rakamira rakasungirirwa tambo dzamagetsi.

Vanhu varikutengesa zvinu varipamusika . Varikutengesawo zvinu zvakasiyana siyana zvakaita semafuta ekuzora manyuzupepa ekuverenga . Kozoitawo motokari dzakamira nezvimwewo nevanhu varikufambawo vachienda kwakasiyana siyana .

Musinga wemabhanana uyo une mabhanana akawanda chaizvo. Mamwe arikutaridza kuti haasati anatsoibva mamwe aibva. Iyi imichero inodyiwawo nevanhu uye yakakosha pahutano hwavo.

Varume vaviri vari vari munhandare , vari kuratidza kuti vari pakati pekutamba mutambo we kiriketi. Vakapfeka nhumbu dzinoita kuti vave vachotamba zvakanaka uye dzino dzivirira njodzi munguva yekutamba .

Mugwagwa urikufamba dzimotokari dzichiendawo kwakasiyana siyana. Kozoitawo vanhu varikuratidza kuti vanoda kudarika pamugwagwa uyu. Nechekurutivi kwemugwagwa kune zvivakwa zviriko zvine midhuri yakenda mudenga.

Vanhu vakamira vanova ivo vatatu, vakadzi vaviri nemukomana wechidiki vakapfekawo nhumbi dzakasiyana siyana, uye vanoratidza kuti vakamira padivi pemba yavanogara. Panewo zvakare raini rakasungirirwa pamatanda rakananikwa hembe dzichangobva kuwachwa.

Nhengo yekombuyuta inoshandiswa kuisa zvinyorwa mukati menzvimbo huru yekombuyuta inonzi CPU. Nhengo iyi ndiyo inonzi kiibhodhi inenge iine mavara akasiyana siyana akanyorwa achishandisa ruvara runonzi kweti sisitimu.

Imba yavakwa zvakaisvonaka chaizvo inoratidzawo kuti ine masora kana kuti giza zviri pamusoro. Yakavakirawo juraro rakaikomberedza iro rakaiswa waya dzinobaya pamusoro. Zvakare pamba apa pane gedhe rine ruvara rutema.

Vanhu vari kufamba vari kuratidza kuti vari muguta guru reHarare avo vamwe vakaberekawo mabhegi kumusana vamwe vakaita ekutakurira mumaoko. Vari kuratidza kuti vari kuendawo kunzvimbo dzakasiyana siyana kunoitawo zvinhu zvakasiyana siyana.

Mugwagwa unofamba dzimotikari uyo usina tara. Unoratidaz kuti unosimuka huruva. Nechekudivi kwemugwagwa uyu kuri kuratidza kuti kwakamira munhu izvo zviri kuonekera nemumvuri kwozoitawo sango rine huswa pamwechete nemiti

Vanhu varikufamba mukati me nzira inofambwa nayo. Uyezve nechekurutivi kwenzira iyi kune masimbi pamwe chete nezvivakwa. Zvakare panewo chikwangwani chirikuratidza kuti chakanyorwa kuti panzvimbo apa panoitwa nezvei.

Guta rine zvivakwa zvakasiyanasiyana zvakaturikidzana zvichienda mudenga, kwozoitawo mugwagwa uyo unofamba dzimotokari dzichitakura kuvanhu kubva pane imwe nzvimbo kuenda pane imwe. Parutivi pemugwagwa uyu panewo dzimwe motokari dzakamira.

Nzvimbo yakavakirwa chivakwa icho chirikuratidzika kuvavo sechechi, nokuda kwezvakanyorwa kunze kwacho nemavara matema kunzi Kingdom hall of Jehova's witness, inzvimbo inonamatirwa nevanhu vechitendero ichi.

Midziyo yakasiyana siyana iyo iri kutengeswa yakagadzirwa namapuranga ikapendwawo namawara machena nebhurawuni kunze kwayo. Pane hedhibhodhi iyo inoiswawo nechokumusoro kwemubhedha kozoitawo wadhiropu inoshandiswa kurongedzerwa mbatya.

Vanhu varikuita besanwa mukati meguta guru iro riri kuwonekwa nekuda kwezvivakwa zvaro zvakawanda chaizvo. Munewo migwagwa inofamba dzimotokari pamwechete nenzvimbo inopakirwa dzimotokari navanhu.

Chivakwa chakakomberedzwa nejurahoro pamberi pacho pakaiswawo gedhe rakanamirirwa chipepa pamberi pacho uye nechepadivi pegeghe iri pakadyarwawo ruva ririkukura rine maruva egirini ririkuburuma zvepepuru

Nzvimbo iri kuratidza kuti inofambiwa navanhu iyo isiri kumera uswa. Ine tumasora tudikidiki zvinoratidza kuti panotsikwa nguva zhinji. Panewo matombo ari mukati menzvimbo iyi. Nechekurutivi kwenzira iyi kune sango rine miti pamwe chete neuswa.

Mugwagwa unofamba dzimotokari. Nechekurutivi kwomugwagwa uyu kune kumweo kune jurahoro rakavakwa rakakomberedza zvivakwa uyezve mukati menzvimbo iyi mune miti irikuratidza kuti yakura chaizvo.

Mugwagwa we tara urikupesana dzimotikari. Dzimwe dzirikuyenda dzimwe dzirikudzoka. Kurudyi kwemu gwagwa uyu Kuno ratidza kuti Kune nzira wo inofamba vanhu. Pane bvute remití yakasiyana-siyana así mizhinji yacho mijacaranda ine maruva e pepuru.

Churu icho chinonyanya kumunya nemujuru chiri kuratidza kuti chiri musango, mune miti pamwe chete nehuswa. Miti haina kunyanya kukurisa zvayo ine mashizha ayo ane ruvara rwe girini.

Masora anomera munzvimbo inonyanyisa kuita mvura inenge ichierera kana kuti mudhamu kazhinji kazhinji inenge isina kuchena, zviri kuratidzawo sekuti mvura iyi yava shoma sezvo masora aya avapa musoro pemvura nechekumativi kwacho kunewo miti pamwe chete nehuswa zviri kukura zviriko.

Chivakwa chakavakwa chakakura chaizvo chinoratidza kutí china makamuri akawandisa. Izvi zvirikuoneka nekuturikidzanwa kwachakaita chichienda mudenga. Chakapendewao kuti chinge chichiratidzika zvakanaka. muzasi macho mune mugwagwa pozoitao nzvimbo yakapakirwa mota navanhu.

Mugwagwa unofamba dzimotokari wakagadzirwawo netara nechekudivi kwemugwagwa uyu kune majuraworo akavakwa ayo akakomberedza zvivakwa zviri mukati, kuri kuonekwawo majojo tengi ayo anoshandiswa nevanhu kuchengeterwa mvura.

Michero yakadyarwa iyo inova mimango pamwechete nemiranjisi irikuratidza zvayo kuti haisati yabereka uyezve yakachererwa makomba ayo anodiridzirwa mvura kuti inge ichikura zvakanaka.

Vakomana vakamira munhandare vakapfeka nhumbi dzinoratidza kuti vatambi vemutambi wenhabvu. Zvakare kumashure kwavo kunewo vanhu vakagara vari kuratidza kuti vari kuona zvinenge zvichiitika munhandare.

Mugwagwa unofamba motokari. Uri kuratidza kuti unemotokari dziri kupesana dzichienda kunzvimbo dzakasiysana siyana. Nechekudivi, kumativi ese emugwagwa uyu kune majurahoro ayo anoratidza kuti akavharidzirawo zvivakwa zviri mukati.

Nzvimbo yakadyarwa mabanana pamwechete nemiriwo uri padivi izvi zvinoratidza kuti zvinoita zvichidiridzirwa nevanhu vakagara munzvimbo iyi, panewo zvakare juraworo rakavakwa kuti ringe rakakomberedza.

Mugwagwa unofambawo dzimotokari dzichienda kwakasiyana siyana. Nezvibhodhi zvirimukati memugwagwa uyu zvakadhirowewawo zvinhu. Kurutivi kunewo majurahoro akakomberedza zvivakwa. Kozoita miti irikukura iripo.

Chivakwa icho chiri mukati mesimbi dzakagadzirwa zvokunge dzakakomberedza chivakwa ichi, chakanyorwawo kunzi Spar chinova icho chitoro chinowanikwa zvinhu zvizhinji zvinodiwa nevanhu. Nechekunze kwechitoro ichi kunewo motokari dzakamira ikoko dzinoratidza kuti ndedzevanhu vapinda mukati umu.

Vanhu vakagara pasi varume nevakadzi nevamwe vakamira. Varikuratidza kuti varipamakwikwi emutambo uyo unonzi chesi. Izvo zvirikuonekwa nezvekutambisa zviri pamberi pavo.

Nzvimbo yakadyarwa maruva ayo anoratidza kuti arikudiridzirwa. Zvirikuonekwa nekukura kwaarikuita. Anove akanakisa nzvimbo, zvakarewo mune miti irimo. Kozoitawo vanhu vakamira nevamwe varikuita sevari kutengesa.

Kamuri rinoratidzika sehofisi izvi zviri kuwoneka netebhoro ina mapepa nereputopu pamusoro payo. Nechekudivi kunewo chigaro chinogarirwa nemunhu anenge ari mukati umu. Kozoitawo mishina iri nechepakona.

Kamuri reimba iro ririkuratidzwa kuti rine chivhitivhiti chakaiswawo kumadziro. Chirikubuditsa zvinhu zvakasiyana- siyana zvirikuonekwawo navanhu ava. Chivhiti-vhiti ichi chinoshanda namagetsi.

Mugwagwa unofamba dzimotokari kwozoitawo pakatarwa namaraini machena panofanira kunge pachipakiwa motokari. Nechekurutivi kunewo zvivakwa zviriko zvakakura chaizvo. Munoratidza kuti munoitwawo mabasa akasiyana.

Mugwagwa unofamba dzimotokari uyo uri kuratidza kuti haunawo tara. Neche padivi pomugwagwa uyu pane pakaunganidzwa tumarara, kozoitawo kwakavakwa zvivakwa zvinova izvo matakishopu ane zvinotengeswa navanhu.

Hari dzemizera yakasiyana siyana dzakaumbwa nedhaka dzakagadzikwa pasi pamasaga. Idzo dzinoshandiswawo navanhu mabasa akaita sokubikira, kucheresa mvura uye zvimwewo.

Sango riri kuratidza kuti rinewo huswa hwakaoma pamwechete nemiti izvo zvirimo uyezve pari kuratidza sokuti pane mugwagwa unombofambawo dzimotokari nenguva dziri kure. Miti iyi yakakosha chaizvo mukurarama kwevanhu.

Bhuku rakagadzikwa pasi rine mitsara mitsara. Iro rakadhirowewao munhukadzi akagadzirwa musoro wake akaita zvokugara. Zvakare pane mumvuri une chinhu chirikubudikira.

Zvivakwa zvakawanda chaizvo izvo zviri kuratidza kuti iguta guru. Pane wo mugwagwa une motokari dziri kuenda kwasiyana siyana. Kozoitawo pari kufambira vanhu ,vachifambirawo zvavanoda mukati meguta iri.

Nzvimbo yakaunganidzwa ivhu, iro ririkuratidza kuti rinogona kushandiswawo kuvaka kana mamwewo mabasa. Uyezve pamuromo pevhu iri pane matombo kana kuti tuzvidhina turipo. Kozoita miti nehuswa zviripanzvimbo iyi.

Midziyo irikuonekwa yakarongwa irikuita sekuti iri kutengeswa yakagadzirwa nemapuranga inova iyo mawadhiropu anoshandiswa nevanhu mudzimba kuchengetera zvekupfeka. Inevo svumbunuro dzinovhara pamwechete nekuvhura magonhi.

Vanhu vakawanda chaizvo vari mukati meimwe nzvimbo irikuratidza kuti vane zvakawandawo zvavari kuita. Munewo dzimotokari idzo dzakamira kozoitawo zvikwangwani zvakanyorwa zviri kuitwa nevamwe vanhu, kozoitawo zvivakwa zviri nechekure zvinoratidzawo kuti kune zvinoitwa ikoko.

Imba yakavakwa iri mukati me juraworo. Iyo yakapendewawo zvakare yakaturikwa dhishi nechepadenga payo rinobatawo masai-sai ekuonesa chivhiti-vhiti . Murikuratidzawo kuti mune mumango uyo wakadyarwa wakabereka mango dzisati dzaibva.

Kamuri remukati memba iro rinoratidzawo kuti ndeme kubikira. Munewo kicheni yuniti iyo yakagadzikwa midziyo inoshandiswa munguva dzekubika. Zvakare mune magonhi akavhara umo munoiswa zvakare zvidziyo. Kwozoitawo chitofu chinoshandiswa pakubika.

Nhandare yemutambo wekiriketi. Tinoonawo murume akatobata bheiti vamwe vachiti vamukandire. Vanhu ava varikutambira munzvimbo inonzi' Zim Cyber City'. Inemudhuriwo unomudurikidzana unoratidza kuti mahofisi evanhu vanochengeta nzvimbo iyi.

Motokari dzakamira mukati meimwe nzvimbo, dzineruvara rutsvuku, dzinodanwa idzo kunzi gonyeti. Panewo varume vakamira pamberi pemotokari idzi, kozoita vamwe, mumwechete ari mukati meimwe yedzimotokati.

Maruva emhando dzakasiyana siyana ayo arikuratidza kuti akadyarwao pane imwe nzvimbo. Akadyarwa akawanda chaizvo uye arikukura akabatana. Arikuratidza kuti arikuwana mvura yakakwana nekusvibira kwaakaita.

Mugwagwa unofamba dzimotokari uyo uri pakati pezvivakwa , zvinoratidza inzvimbo yedhorobha nekuda kwezvivakwa zvakawanda izvi uye zvakavakwa zvakaturikidzana. Kunewo murume arikupusha chingoro chake chine michero yaari kutengesa

Muti urikuratidza kuti hauna kunyanyokukura. Unemashizha egirinhi nemamwe aneruvara rwenhundurwa. Kozoitawo mahuswa ayo arikuratidza kuti avekunooma pamwechete nepatapata ririkuratidza kuti rinopfekwa nemunhu.

Chivakwa chakavakwa chichienda mudenga chakaturikidzana. Icho chinoratidza kuti china makamuri akawanda chaizvo uye mukati macho munogarwawo navanhu. Kunze kwacho kurikuratidzawo kuve ne waya iyo yakasungirirwa padanda yakananikwa nhumbi. Kozoitawo nzvimbo Ina masora ayo ari kumera achikura ariko.

Mugwagwa wakagadzirwa netara uyo unofamba michovha yakasiyana-siyana yakatakurawo vanhu kana kuti zvinhu zvichiendeswa kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Nechekudivi kwemugwagwa uyu kune juraworo ririko iro rakakomberedzawo dzimba dzinogarwa navanhu.

Masimbi ari kuratidza kuti akakomberedza chivakwa icho chine chitoro chiri kutengesawo nhumbi dzavanhu idzo dzakapfekedzwa pazvidhori kuti vanhu vanyatsoona mamiriro enhumbi idzi.

Goronga ririkuyerera mvura richidzika zasi kune misha irikuonekwa Vanhu varikuzamawo kuvhara ngoronga iri nemabwe kuti risaramba richidzika . Kuzasi kwegotonga tiri kuona miti irikukura iri yegirinhi

Nzvimbo ine migero migero kuratidza kuti inombodyarwa chibage nevanhu uye panewo matombo makuru namadiki mamwe akaturikidzana. Nechepamberi pacho panewo dzimba dziripo dziri kuratidza kuti dzinogarwa navanhu.

Imba yakavakwa zvakanaka chaizvo yakapendewawo kunze kwayo. Neche pamberi payo pari kuratidza kuvewo negaraji rinopakwa dzimotokari , uye pamusoro payo parikuratidzawo kuva nedhishi kana kuti magiza zvinoshandiswawo navanhu pamba apa.

Mugwagwa unofambawo dzimotokari wakagadzirwa netara. Nechepadivi pemugwagwa uyu pakadyarwawo maruva ayo akagadzira heji pozoiwo miti irikukura iripo nemasimbi akagadzirwa kuti ange akakomberedza zvivakwa.

Varume navakadzi varikufamba mukati meguta, izvi zvirikuonekwa nezvivakwa zvirikumativi avo, kozoitawo vamwe vane zvavari kutengesa. Vanhu ava vakapfeka masiki dzakavhara miromo nemhuno, zvinoratidza kuti vane chirwere chavari kudzivirira

Nzvimbo ine miti pamwe chete namasora izvo zviri kungokurawo zvirimo. Pane motokari iri kubudikira nechepakona irikuratidzawo kuti yakamira. Kwozoitawo nechekumberi kwacho kuri kuratidza kuti kune dzimba dzakavakwa.

Nzvimbo yakavakwa dzimba dzinogarwa nevanhu, dzimwe dziri kuratidza sokuti dzichiri pakati pokuvakwa. Pozoitawo motokari yakamira nechepamberi peimwe imba uyezve nekune kurutivi kuri kuita sekuti hakusati kwavakwa.

Nzvimbo inomborasirwa marara navanhu iyo ineo masora arikuratidza kuti avakunooma. Nechepamberi payo paneo tsanga dziripo. Idzo dzirikuratidza kuti dzirikuwana mvura yakakwana. Panoita sekuti panomboerera mvura.

Nzvimbo inotengeserwa zvidyiwa kunyanya zvembatatisi izvo zvakaiswa mumasagi azvinongopimirwa zviri nokutengeswa zvakadaro . Pane vanhuwo varikuratidza kuti varikuona zvitengeswa izvi neumwe akatobereka bhegi achifamba zvake.

Nzvimbo inoratidza kuva sesango , iyo irikumerawo mahuswa pamwechete netumwe tumiti tudikidiki uto tune mashizhawo madiki asina kunyanya kukura ari e girinhi. Parikuita se kuti hapanyanye kutsikwa navanhu.

Nzvimbo irikuratidzika kuve sedhorobha nekuda kwezvivakwa zvaro zvirimo zvakawanda chaizvo zvakaturikidzana kuenda mudenga. Kozoitawo vanhu varikufamba vachipesana varume nevakadzi kufambira zvakasiyana-siyana, uyewo migwagwa inemotokari pamwe chete nedzimwe nzvimbo dzakapakiwa dzimotokari idzi.

Miti yemuJacaranda iyo inenge iri mudhorobheni. Pasi pemiti iyi pazere marara emashizha anodonha mumuti iyi mushure mekunge yazuka mvura yaita shoma . Migwagwa iripo mizhinji haisisina tara yangova neguruva .

Ndiro yakagadzikwa pamusoro petafura iyo ineruvara ruchena uye yakagadzirwawo ne bhonzo kana kuti dhaka. Mukati mayo makapakurirwawo madora anodyiwa navanhu ayo akaiswa hanyanisi.

Motokari irikuratidza kuti inewo munhu ari mukati mayo akagara akaita zvekusimudza maoko ake. Motokari inoitawo basa rekutakura vanhu kubva panei nwe nzvimbo kuenda pane imwe.

Nzvimbo irikuratidza kuti ine zvivakwa zvakawanda. Izvo zvakaturikidzana kuenda mudenga. Rinoratidza kuva guta re Harare. Munewo vanhu varikufamba vari mu pavement varikupesana vachienda kwakasiyana kozoitawo motokari dziri mumugwagwa dzirikuyenda kwadziri kuyenda.

Mugwagwa unofamba motokari uyo une tara iri kuratidza kuti yava namakomba namakomba. Nechekudivi kwemugwagwa uyu kunewo jurahoro rakavakwa rikaiswa masimbi rakakomberedza chivakwa chiri mukati. Kwakadyarwawo zvakare maruva ayo akanakisa nzvimbo.

Nzvimbo irikuratidza kuti inehuswa pamwechete namasora izvo zvirikukura. Irikuratidza sekuti haisi nguva yekunaya Sezvo zvave neruvara rwe bhurauni. Panewo chidziro che jura woro chine waya pamusoro inobaya-baya . Chidziro ichi chaka komberedzawo zvivakwa zviri mukati.

Misika irikutengeserwa zvinhu navanhu zvakasiyana siyana nevamwe vakafugawo masumburena anovharidzira zuva pamwe chete nemvura. Kozoitawo vanhu varikufamba mumugwagwa varume navakadzi vachiendawo kunzvimbo dzakasiyana.

Nzvimbo inorasirwa marara navanhu yoitawo huswa pamwechete nemiti uyezve tsanga dziri kuratidzawo kuti dziri kukura dziri mukati menzvimbo iyi. Nechekumberi kwachowo kune miti yakakura chaizvo.

Mugwagwa unofamba dzimotokari uyo wakagadzirwawo netara. Nechekudivi kwemugwagwa uyu kunewo kunofambiwa navanhu. Kune vanhu vaviri varikufambawo vachienda kwavari kuenda. Zvakare pane juraho rakavharidzirawo zvivakwa zviri mukati.

Mugwagwa unofambawo dzimotokari kana kuti unofambiwa nevanhu uyo usina tara. Nechepamberi panewo motokari dziripo dzemhando dzakasiyana- siyana dzakamira kwozoitawo matombo aripo pamwe chete nemiti.

Bhazi rekwa Mhizha Tours riri kufamba zvaro rine ruvara ritsvuku muzasi nekumusoro kune ruvara rweyero, mafafitera aro matema zvokuti vanhu vari kunze havaoni vanhu vari mukati.

Motikari yekutakura zvinhu, inoratidza kuti inoita zvekuhaiwa. Motikari iyi ndeye "WHITEHILL". Vanhu vanenge vachida kutama vanotsvaga rubatsiro rwemotikari dzakadai kuti vafambise zvinhu zvavo zvakavharirwa mukati.

Mugwagwa unofamba dzimotokari pamwe chete nemimwe michovha yakasiyana siyana. Uyezve nechekudivi kwemugwagwa uyu kunewo nzvimbo inopakirwa dzimotokari kozoitawo kunofambirwa nevanhu uyewo mune zvivakwa zvirimo zvinoshandiswa navanhu

Mugwagwa unofamba dzimotokari dzichienda kwakasiyana siyana dzakatakurawo vanhu kana zvimwe zvinhu. Nechepadivi pemugwagwa uyu pane pakamerawo huswa nemiti. Kwozoita nzira inofambiwa navanhu uyezve pane jurahoro ine waya inobaya pamusoro iyo yakakomberedza zvivakwa.

Guta guru rine zvivakwa zvaka siyana siyana. Uye zviri kuratidzawo kuti ave manheru sezvo mwenje yabatidzwa ichivheneka mativi ose eguta. Munewo migwagwa irikufamba motokari dzichienda kwakasiyana siyana.

Midziyo iyo yakagadzirwa nemapuranga irikuratidza kuti ichiri mukati menzvimbo yainogadzirirwa. Inonyanya kushandiswawo mudzimba kana muzvikoro. Inoiswa metiresi mukati mayo iyo inozorarirwawo nevanhu.

Danda remagetsi rinoratidza kuti pane tambo zhinji dzirikuuya nepariri. Kumberi kwacho kunedzimba zhinji dzinoratidza kuti dzichangovakwa sezvo dzisati dzapendwa. Pane jurahorowo rakavakwa nesimende riripedyo neapa. Parikuratidza kuti parikuvakwa zvitara zvinofarira kunge zviri zvevanhu vemusika.

Mukati mekamuri reimba umo muri kuonekwawo muine mudziyo wekicheni yuniti uyo unoshandiswa navanhu kurongedzera mudziyo yokubikira uye yekubikisa. Zvakare nechepadivi pari kuratidzika kuvewo nechitofu chokubikira.

Motikari tsvuku dzakamira zvadzo . Motikari idzi dzinodeedzerwa kuti magonyeti uye dzinotakura zvunhu zvakasiyana dzichiendesa kunyika kana kunzvimbo dziri kure. Mberi kwadzo kune motikari zhinji kwazvo, uye pasi kunoratidza kuti kuchangonaya.

Hove dzakawanda chaizvo dzirikuratidza kutiwo dzine padzakaiswa. Duku pamwechete nehombe. Hove idzi dzinodyiwavo navanhu uye dzinonaka chaizvo. Dzinoraramira mumvura.

Nzvimbo inoratidza kuti inomborasirwawo marara yoita nguva dzekumbopiswa ine uswa hune ruvara rwebhurauni nemamwe masoravo ane ruvara rwegirini nechikurutivi kune fenzi iripo yakakomboredza zvivakwa zvinoratidza kuti munogarwa nevanhu.

Makwande, mishonga nezvimwe zvakakuyiwa zvikawaridzwa pamasaga. Zvinhu izvi zvinoratidza kuti ndezvagodobori vanoshandisa midzi nemiti mukurapa vanhu.

Vanhu vechitendero chechiIslam vari kuchengetedza hama yawo. Vatomuputira vakamuisa mugomba rake rekuzororera. Varume varipo vari kuratidza kuti vaa kutambidzana zvinhu zvekuti vavhare guva remushakabvu uyu.

Mugwagwa unofambawo dzimotokari pamwechete navanhu. Haunawo tara uye unosima huruva kana motokari dzichifamba . Nechekudivi kwawo kunewo miti pamwechete nehuswa. Huswa hwava kuita ruvara rwebhurauni zvinoratidza kuti mvura yavashoma. Uyezve kune dzimba dzinogarwa nevanhu.

Zvivakwa zvakawanda uye zvakasiyana siyana zvimwe zvakaturikidzana kuenda mudenga. Zviri kuratidza sekuti iguta guru. Munewo migwagwa ine motokari dziri kupesaena dzichienda kwakasiyana siyana kozoitawo vanhu vane zvavari kufambira.

Varume varimunhandare varikuratidza kuti vari pakati pekutamba mutambo vebhora izvi zvirikuonekwa nekurimhanyira kwavarikuita vakapfekawo nhumbi dzinoita kuti vange vachiona kutamba zvakanaka nhumbi dzawo dzakasiyana kuratidza kuti mapoka maviri aripakukwikwidzana

Nzvimbo irikuitawo sesango. Ine huswa, miti, izvo zvakawanda chaizvo. zvimwe zvava neruvara rwebhurawuni kuratidza kuti haisi nguva yekunaya, asi panewo tumba turipo turikuratidza kuti twakavakwa nemapuranga.

Imba yakavakwa nezvidhinha irikuratidza kuti ichitori pakati pekuvakwa sezvo isati yaiswa mafafitera. Zvakare pamusoro payo paiswawo mapuranga izvo zvinoratidza kuti yave kuda kuiswa mataira. Nechepadivi payo pane mapango akasungirirwa waya iyo yakananikwawo nhumbi dzichangobva kuwachwa.

Zvivakwa zvinoratidza kuti zviri muguta izvo zvakavakwa zvichiturikidzana kuenda mudenga. Zvina makamuri akawanda chaizvo mukati umo munoitwao mabasa akasiyana siyana navanhu. Zvakare panewo motokari iyo ine ruvara ruchena nerutema yakamira.

Vanhu vane chinhu chavari kupemberera kana kuti pari kudandauka mimhanzi, vanhu ava vari kutamba vachitenderera vachifara zvavo ,mumwe wevanhu ava wakapfeka hembe yegirini nemutodo webhuruu umwe aine muchena nehembe yemavara mavara

Goronga rakakura chaizvo iro ririkuratidza kuti rakaitao zvekucherwao navanhu, rinoitao basa rekusarira mvura kuti inge ichibva pane imwe nzvimbo. Zvakare nechekumberi kwe goronga iri kurikutaridza kuve ne rwizi uyezve miti irikukura iriko.

Mugwagwa unofamba dzimotokari nemimwewo michovha ichienda kwakasiyana siyana. Wakagadzirwawo netara. Nechepadivi pomugwagwa uyu pedyo pedyo pane kanzira kanoratidzawo kuti kanofambwa navanhu kwozoitawo masimbi ariko.

Masora akamerawo pasi pane ivhu rine ruvara rutema. Ari kuratidza kuti ari kukura chaizvo nekuda kwemvura iyo inonayawo. Zvakare pari kuratidzawo kuve nematombo tumatombo turi mukati memasora aya.

Ndiro yakagadzikwa patafura iyo ine ruvara ruchena yakakomberedzwa neruvara rwegoridhe. Mukati mayo makapakurirwa chikafu chinodyiwa navanhu chinovawo sadza nemuriwo waro. Izvi zvinodyirwa kuti vanhu vawane utano uye kuwanawo simba.

Sango ririkuratidza kuti rine miti yakawanda chaizvo. Munewo muti uyo wakakura une mapazi akawanda, mamwe akaoma mamwe arikuratidza kuti anemashizha awo egirinhi, zvakare uri kubhuruma maruva matsvuku.

Nzvimbo irikuratidza kuti yakamera huswa mune dzimwe nzvimbo dzimwe hadzina pamwechete netumiti tudiki. Nechekumberi kwenzvimbo iyi kunewo kachikomo kariko kane matombo pamwechete nemiti uye huswa.

Nzvimbo irikuratidzawo kuva nezvivakwa zviri mukati mefenzi izvo fenzi yakasungirirwa pamatanda ikazvikomberedza. Nechekunze kwefenzi iyi kunewo muti urikuratidza kukura chaizvo uriko.

Maruva anowanika akapapamara pamusoro pemvura, mbeu iyi inofarira kukura pamusoro pemvura iya inenge ine hutsvina yakaita seye masuweji zvichikanganisa ndaramo yetupukanana twemumvura.

Mhuka dzinonzi mvuu idzo dzinowanikawo dzichigara mumvura asi dzinombobuda dzichinofura sora kunze. Apa pari kuratidzwa kuti pane mvura yakawanda chaizvo rinova dhamu kana kuti rwizi rukuru.

Nzvimbo yakavakwa zvivakwa zvakakura chaizvo zvichienda mudenga. Inoratidzawo kuva iri guta. Kwozoitawo mugwagwa unofamba dzimotokari unotorine motikari dzirimo dzimwe dziri kufamba dzimwe dzakamira.

Vanhu varikufamba mukati medhorobha vari mumigwagwa inofambirawo dzimotokari zvekare. Mudhorobha iri muri kuonekwawo kuti mune zvivakwa zvakakura uye zvakawanda chaizvo uyezve mune vari kuratidza kuti varikutengesa.

Nzvimbo irikuratidzika sedhorobha nokuda kwezvivakwa zvakawanda zvirimo uye zvakaturikudzana kuenda mudenga. Pamwechete nevanhu vakawanda varikuita besanwa kuenda kwakasiyana-siyana. Uyezve migwagwa inofambawo dzimotokari.

Gungano revanhu ve Zioni rakazara madzimai anova eruwadzano . Varikuratidza Kuti Iko zvino vakazorora varipane hembe dzavo dzekupfeka nekuchinja. Chimwe chita chevanhu ndicho chinenge chakaungana vachiimbira Mwari wavo.

Ndiro yakagadzikwa pasi iyo yakapakurirwa chikafu chinoyedza chaizvo. Chikafu ichi chinopa vanhu hutano uye kuti vanhu vawane simba. Mune chikafu chakaita senyama, mbatatisi uye zvimwe.

Vanhu vari kufambira mumapevhumendi vakadzi nevarume vachienda kwakasiyana siyana. Vamwe vakatakurawo mabhegi vamwe vakabereka vana uyewo vakapfekawo masiki dzakavhara mhino nemiromo. Zvekare muri kuratidza kuvewo muguta sezvo muine zvivakwa zvakawanda chaizvo zvakaturikidzana pamwe chete nemigwagwa ine motikari dziri kupesana dzichiendawo kwakasiyana siyana.

Zvivakwa zviri mukati menzvimbo izvo zvinoratidza kuti munoitirwawo mabasa akasiyana siyana nevanhu. Kunze kwezvivakwa izvi kunewo maruva pamwe chete neheji uye miti zvakashongedza nzvimbo iyi.

Sango rine miti pamwe chete neuswa. Uyezve mudenga muri kuratidza kuti mune tambo irikudarikawo nemo. Miti iyi inokosha chaizvo sezvo ichipawo vanhu huni kana mapango ekugadzirisa zvavanoda.

Vatambi vemutambo wenhabvu varikuratidza kuti vari munhandare muine makuwerere. Panzvimbo apa pakamira vanhu vetimhu imwe chete vakapfeka nhumbi dzewaiti vari kuratidza kuyerera ziya nekuti vari kukwikwidzana zvakaomarara.

Muti wakakura chaizvo uyo urikuonekawo midzi yawo yakati tande- tande pasi. Nechomurutivi memuti uyu mune tumasora turikukurawo turimo. Pozoitawo mashizha aurikudonhedza ari pasi.

Ndiro yakagadzikwa pa tebhuru iyo yakapakurirwa chikafu chakabikwa zvakaisvonaka. Mune chikafu chemupunga icho chine nyama padivi pamwechete nebhitirutu uye salad.

Nzvimbo irikuratidza sesango iro rakamera huswa pamwechete nemiti . Panewo huswa wakaita setsanga idzo dzinobaya , uye dzinogadziriswawo maponde kana zvimwe zvinhu navanhu . Pari kuita sekuti panomboyerera mvura kana iri nguva yekunaya.

Nzvimbo yakavakwawo dzimba dzirikuratidza kuti dzinogarwa nevanhu vanoshandawo pachikoro kana kuti pachipatara. Dzakakomberedzwa newaya uyezve nechekuseri kwadzo kune miti pamwechete nehuswa.

Vakomana vemizera yakasiyana siyana avo vakagara vakakomberedza choto . Choto chacho chiri kuratidza sekuti hapasisina zvapo moto pasara dota. Vakapfekawo matehwe embudzi kana dzimwe mhukawo dzinowanikwa musango. Vakagara mukati nesango iro rine miti irikuratidza kuti yave kunooma.

Motikari yerudzi rwerori inowanzodeedzerwa kuti gonyeti, motikari iyi ndeye mhando yemutupo weinjini unonzi mani, ine rupawo rwe muZimbabwe rwakanyorwa kuti AFJ 7822.

Mugwagwa uyo urikuratidza kuti hauna tara unofambawo dzimotokari dzakasiyana siyana. Nechekudivi kwemugwagwa iyu kune zvitoro zvinoratidza kuti zvinotengeswawo zvinhu uye vanhu vane misika yavo.

Mugwagwa uri kufamba dzimotokari dzichipesana kuenda kwakasiyana siyana, kozoitawo dzimwe dzakapaka dzisiri kufamba. Zvakare kunewo zvivakwa, zvakavakwa zvichiturikidzana kuenda mudenga zvinoratidza sekuti iguta guru.

Chikepe chakapakwa zvacho kugaragi. Chikepe ichi chinoratidza kuti chitori nehinjini yacho uye mudhiraivho unoshandiswa kana vanhu vave mumvura. Parutivi pegaraji iri pane miti yegirini iyo yakanatso kusvibira zvikuru kwazvo.

Chitoro chirikuratidza kuti icho chikuru chakavhurwa uye mukati macho munotengeswa zvakawanda chaizvo zvinosanganisirwa zvinwiwa nezvimwewo zvinodyiwa navanhu, nechepanze pechitoro ichi pane bhini riripo rinorasirwa marara.

Nzvimbo ine vanhu vari kufamba varume navakadzi varikuenda kwakasiyana siyana uyezve mugwagwa unofambawo dzimotokari. Nechekudivi kwemugwagwa uyu kunewo zvivakwa zviriko zvinova zvitoro zvirikutengeswa zvinhu.

Jurahoro rakavakwa kuti ringe rakakomberedza zvivakwa zviri mukati maro zvinova dzimba kana zvimwewo. Kozoitawo miti yakadyarwa iri mukati mezvivakwa izvi yakaita semichero inopawo vanhu zvokudya.

Nzvimbo yekuMagaba irikuratidza zvitengeswa zvakasiyana-siyana zvinosanganisira mabhasikoro, fenzi netumwevo twunhu twunogadzirwa nesimbi. Mune vanhu varikutenderera vachiona zvitengeswa izvi neshungu dzokutenga kana kungoonawo kuti zvakamira sei.

Mugwagwa unofamba dzimotokari nemimwewo michovha ichienda kwakasiya siyana. Muri kubudawo dutavanhu rakanyorwa kuti Inter Africa iro rinotakura vanhu vakati wandei chaizvo. Rinewo ruvara rwenhundurwa rwegirini pamwe chete nebhuruu.

Chidziro chakavakwa icho chinoratidza kuti mukati macho chine makamuri akawanda chaizvo anove anogarwawo nevanhu. Chine zvaka dhirowewavo nechekunze kwacho kozoitawo zvimwe zvakanyorwa. Zvakare pane raini rakagadzirwa newaya iro raka nanikwawo nhumbi.

Mavhasi akagadzirwa nedhaka ayo agadzikwawo pasi. Mukati mawo makaiswa mavhu pamwechete nemanyowa, mukadyarwa maruva ayo ari kudiridzirwa nekukura pamwechete nekubhuruma arimo

Nzvimbo irikuratidza yakavakwa zvishoma ikasiyirwa panzira, pamusoro pechivakwa ichi pave kumerawewo masora pamwechete nehuswa. Kumativi kuri kuratidzawo kuti kwakavakwa uye kwave kutogarwa.

Nzvimbo inoratidza seguta nekuda kwezvivakwa zvayo zvakawanda izvo zvakavakwa zvichienda mudenga umo munoitwa zvakasiyana- siyana zvekare pane mugwagwa unofamba dzimotokari nemadutavanhu zvinotakura vanhu

Mugwagwa unofamba motokari pamwechete navanhu. Munewo motokari iyo yakamira irikuratidza kuti irikudawo kutakura vanhu vanenge vachienda kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Nechepadivi pane matakishopu arikuratidza kuti anotengeswa zvinhu.

Mugwagwa uyo usina tara. Parutivi rwemugwagwa pane mazitombo makuru kwazvo. Mamwe anoratidza kuti akaturikidzana. Mberi kwematombo aya kunongoratidza kuti kunongorasirwa marara zvisiri pamutemo.

Mugwagwa unofambirwa navanhu uyo usina kuiswa tara. Unopfumbukawo huruva kana motokari dzichinge dzadarika. Kumativi kwemugwagwa uyu kune vanhu vakamira vari kuratidza kuti vakamirira zvekufambisa. Kunewo avo vane ngoro dzinotakura zvinhu kwozoitawo zvivakwa zviri kuratidza kuti zvitoro.

Nzvimbo irikuratidzika kuva sesango iro rina miti pamwechete huswa, izvo zviri kukurao zviripo panzvimbo iyi. Kozoitao matombo aripo zvakare akaturikidzana nemamwe akamirao oga.

Mombe dzakaita mudungwe dzichienda kunonwa mvura kudhamu. Mberi kune nzuma hombe zvimhuru nedzimweo nzuma dze bhurauni. Irikumberi ndiyo yakaiswa chibhero kuti mombe idzi dzisanetsa kutsvaga.

Zvikafu zvakasiyana -siyana zvakaiswa mundiri dzakapatsanurwa. Ndiro dzakashandiswa dzose ndedze bonzo uye ichena. Dzakaiswa zvakare patafura chena uye pane girazi rokumwira mvura nezvekupukuta maoko mushure mekunge vadya.

Chivakwa chinoratidza kuve icho imba inogarwa navanhu. Zvirikuita sokuti chava nenguva chavakwa. Panewo raini riripo rakagadzirwa nesimbi rakananikwa jira rinofugwa. Kozoitawo huni dzakarongwa pamwechete nemimwe mitiwo yakamira, masora aripo uye tumiti tudiki.

Migwagwa inofamba dzimotokari dzichienda kwakasiyana siyana nechekurutivi kwemugwagwa iyi kunewo majurahoro ariko akawakwa yakakomberedza dzimba dzinogarwa nevanhu kozoitawo motokari yakapakwa pasi pomuti

Chivakwa chakavakwa ne zvidhina icho chakarenderera icho chakagadzikwa pamusoro pe jojotengi rine ruvara regirini rinoshandiswa kuchengetera mvura koitawo pombi dzirikubuda apa dzinofamba ne mvura.

Nzvimbo yakazara marara ine nzira inofamba navanhu. Kwozoitawo dzimba dzinogara vanhu. Mapango anosungirirwa tambo dzamagetsi. Panewo musika uripo uno chikafu chinodyiwa navanhu chiri kutengeswa.

Chidziro chakavakwa icho chinoratidza kuti chinemakamuri pasi nemamwe mudenga. Munoitwawo zvinhu zvakasiyana siyana. Nechepanze parikuratidzawo kuti pane vanhu varikutengesa, kozoitawo mamwe varikufamba vachienda kunzvimbo dzakasiyana.

Vanhu vakamira pane imwe nzvimbo vari kutengesa navamwe vari kuratidza kuti vari kutengeserwa, kwozoitawo mugwagwa une motokari dziri kufamba uye zvitoro zviri kuratidza kuti zviri kutengeswa zvinhu zvakasiyanasiyana.

Vanhu vakagara varume nevakadzi vane zvinhu zvakarongererwa muzvisero. Zvisero zvacho zvakagadzikwa pamusoro pemakadhibhokisi nemigomo. Varikuratidza kuti vanewo zvavarikutengesa. Kune vamwe vane masumburena ayo anovharidzira zuva. Pozoitawo nzvimbo ine majojo tengi ayo anochengeterwa mvura.

Chimwana chegava chinonzi mbwanana. Chakanyura mumasora e girinhi, chiri kuitira kuti chisaonekwa nedzimwe mhuka dzinokwanisa kuuraya vana vemakava. Sora riripo rinoratidza kuti ririkuona mvura yakakwana.

Maoko maviri ane zvigunwe zvakapinda anova emunhu uyo anoratidza kuti ari panguva yokunamata. Nechepamberi pamamoko aya pane bhuku riripo rakanyorwawo kuti Holy Bible rine ruvara rwebhurauni.

Motokari dzakamira nedzimwe dziri mumugwagwa dzirikuita besanwa dzichienda kwakasiyana siyana. Kozoitawo vanhu vakagara nechemuzasi mechidziro. Vamwe varikutengesa nevamwe vakamira.

Mudziyo unopa chando wefiriji wakamiswa urimumba. Pamusoro pawo pakaiswa mudziyo yemukichene, parutivi pane mabhaketiwo akadurikidzaniswa. Panoratidza kuti pane sitovhu yegasi zvakare padivi pefiriji iyi. Panoonekwawo dishi rizere ndiro parutivi rwacho.

Mugwagwa une motokari dzirikupesana dzemhando yakasiyana siyana. Dzakatakurawo vanhu kana kuti zvinhu kuendesa kune imwe nzvimbo. Kumativi kwemugwagwa uyu kunewo jurahoro rakawakwa iro rakakomberedza zvivakwa kozoitowo miti.

Imba yakavakwa zvakanaka chaizvo iyo irikuratidza kuti yakapera pave kugarwawo navanhu. Yakavakirirwa juraworo rekuivharidzira mukati. Kunze kwejuraworo uku kwakadyarwawo maruva pamwechete neroni, izvi zvokuti pange pakanaka.

Juraworo rakavakwa rakakomberedza imba iri mukati iyo ine marata matsvuku iyo inogara vanhu. Panewo gedhe rine ruvara rutema asi rave kuhcenuruka.

Vasikana vatatu varikuratidza kuti varikubva kundochera mvura. Arikumberi arikusekerera akatakura chipfuko chinofanira kunge chine mvura kana kuti chinemahewu. Vasikana ava variri vavo vakavharidzira vhudzi ravo neheti, mumwe nedhuku, mumwechete ndoasina.

Chitoro chihombe icho chaka komberedzwa namasimbi chinova icho 'SPAR', chinotengeswa zvinhu zvakasiyana siyana zvakaita sezvikafu izvo zvinodyiwa navanhu. Nechepanze pechitoro ichi manewo motokari dzakasiyana siyana dzakamira.

Musikana akamira uyo akaberekawo bhegi dema kumusana kwake. Musoro wake wakarukwawo mabraids. Arikuratidza kuti ane chimudhori chaari kudhirowa kumadziro icho chaari kupenda.

Vanhu vakamira varume navakadzi. Vari kuratidza kuti mavakamira mune matebhuru kwozoitawo zvekugarira. Pamberi pavo pane tebhuru iyo ine zvinhu zviripo pamusoro payo zvinosanganisira makadhi akanyorwawo manhamba.

Mugwagwa unofamba dzimotokari dzichipesana kuenda kwakasiyana siyana . Nechekudivi kwemugwagwa uyu pane jurahoro iro rakakomberedzawo zvivakwa zvirimukati. Muzasi mechidziro ichi makadyarwawo chibage chirikukura.

Nzvimbo inoratidza kuva nesango iyo ine uswa pamwe chete namasora zvakamera zviri kuratidza kuti zvinokurawo nemvura yekunaya mudenga. Pane tumwewo tumasora utwo turi kutoratidza kuti twave kubhuruma maruva.

Michero inoita zvokudyarwa navanhu yodiridzirwa pamwechete nokuiswa mishonga uye kusakurirwa kuti inge ichikura zvakanaka inova iyo masitirobheri ayo ari kuratidza kuti aibva ave kukwanisa kudyiwa.

Mukomana akapfeka kepisi mumusoro make yakanyorwa nezvitsvuku zvakare akamira. Muruoko rwake rworudyi muri kuratidza kuti mune bhenguro. Akabatawo mahwindo uyezve mumativi make munewo dzimwe simbi dziri kuratidza kuti dziri kutengeswa.

Goronga riri kutaridza kuti rakavepo mushure mukunge pachiyerera mvura. Mumativi maro munewo miti kozoitawo dzimwe nzvimbo dzisina uyezve riri kutaridza kuti rave nemakomba makomba.

Nharaunda inogara vanhu ine mugwagwa usiri wetara. Vanhu vari kufamba vachienda kunzvimbo dzakasiyana siyana. Mumugwagwa umu muzere tsvina. Kurudyi kwavo kune motikari dzakamirawo nevanogadzira matai vane zvi zvokuisa mweya mumavhiri.

Murume arimunhandare yekutamba kiriketi arikusekerera akabata mureza unofanirwa kunge uri wetimhu yake. Bhachi rake ijena rine mutsara yakaita zigi zegi. Mumusoro make mune rasta.

Nzvimbo irikuratidza kuva sedhamu kana kuti rwizi umo mune mvura yakawanda chaizvo. parikubudirikawo mhuka inogara mumvura inoita iyo hove iyo inodyiwawo navanhu. Inoraramira iri mumvura umu.

Mugwagwa unofamba dzimotokari dziri kuratidza kuti dzirikupesa dzichiendawo kunzvimbo dzakasiyana kozoitawo masimbi ayo arikuratidza kuti akawakwa akakomberedza chidziro chiri mukati

Motokari dzirikufamba mumugwagwa dzichienda kwakasiyana siyana. Nedzimwe dzakamira nechepadivi pechivakwa. kozoitawo munhurume akamira pamusoro pe tayi iro riri kuratidza kuti riri kukunguruka rine ruvara rutema.

Maruva akanatsa kudzvarwa zvakanaka. Arikukura achikwira nepa fenzi. Uye pane pouru remagetsi rimwe ravekukwira maruva aya. Utano hwemaruva aya hurikuonekwa maringe nekuva girinhi kwakaita kunoratidza kuti pachikafu.

Mudziyo unoshandiswa pamba navanhu unovaiwo wadhiropu. Inoita basa rekuchengeterwa nhumbi kana zvimwe zvinhuwo zvinopfekwa navanhu. Wakapendewawo kunze kwawo neruvara ruchena. Uri kuratidza kuti uchiri panzvimbo yawagadzirirwa.

Musha wavanhu une dzimba mbiri idzo dzakaiswa huswa pakupfirirwa kwadzo, uyezve panze apa pano ratidzawo kuti pane vanhu vamwe vakagara kozoita vari kufamba, uyezve panewo zvigaro.

Ndiro izere chikafu. Ndiro iyi ndeyebhurawuni. Mundiro umu mune(rice), nyama nema(brocoli). Makachekererwawo hanyanisi dziri dzegirinhi kuitira kuti zvinake.

Mugwagwa unofambawo dzinonomotokari uyo wakagadzirwa netara dzichienda kwakasiyana -siyana. Nechekudivi kwemugwagwa uyu kunewo nzvimbo yakarasirwa marara kwozoita miti iri kukura iriko. Nechekuseri kwemiti kune dzimbawo dziri kuratidza kuti dzinogarwa nevanhu.

Vanhu vakamiramira vari papevhimendi yakagadzirwa nezvitinha vachifamba. Vamwe vachienda mberi. Vamwe vachienda kumashure. Vamwe vachitengesa. Pane mukomawo unonge ari kukurukura nemusikana arikuda kutenga zvidhori izvo zvaakabata. Kumashure kwacho kunoratidza misika yakasiyana siyana inotengesa mbatya nezvidyiwa.

Nzvimbo irikutidza kuti inomborasirwa marara achipota achiitwa zvekupiswa. Kozoitawo motokari dzakamira pamwechete navanhu vane zvingoro zvavo zvavanoshandisa kutakura zvinhu kubva pane imwe nzvimbo kuenda pane imwe.

Vanhu varikuratidza kuti varimukati meimwe nzvimbo umo mavari kuita besanwa varume navakadzi kuenda kwakasiyana siyana. Kozoitawo vamwe varikutengesa. Uyezve mune migwagwa irikufambawo dzimotokari nedzimwe dzakamira.

Makeji akagadzirwa newaya namasimbi. Akaiswa marata pamusoro pawo ayo akamlswa pasi ari kuratidza kuti ane zvekudyira zvinoisirwa chikafu kana kuti mvura zvehuku. Zvakare makeji aya akakiyiwawo

Sango rine miti pamwechete nematombo, masora uye mahuswa arikukura arimo. Paneo muti wakura chaizvo unoratidza kuti midzi yawo iri pasi pematombo aya.

Guta rinezvivakwa zvakasiyana-siyana munoitirwawo mabasa akaita sekutengesa, misangano kana zvimwe zvingaitwawo nevanhu. Zvakare mugwagwa uyu unofamba dzimotokari dzichitakura vanhu kuvaendesa kunzvimbo dzakasiyana-siyana.

Vana vagara pasi vasina zvakapfeka nechekumusoro. Vakangopfeka mabhurugwa kuzasi. Kozoitawo vanhukadzi varimumativi avo. Uyewo vanoratidza kuti pane zvavarikuita. Pane mumwe mwana akapfekawo chuma muhuro make.

Mhuka dzinorarama dzirimusango kana kuti dzinochengetewa muma gemupaki nevanhu, dzichizoonekwa sezvo dzichiyevedzwa. Dzinoitwa idzo mbizi dzine mavara-mavara anezvitema nezvichena.

Nzvimbo irikuratidza kuti panezvikwangwari chiripo chakanyorwawo nezvitema. Inoratidza kuti panoitwa basa rekuisa mweya mumavhiri anenge ava kupera mweya. Panevo mugwagwa urikufamba dzimotokari dzichienda kwakasiyana siyana uye kunerimwe divi kurikuratidzawo kuve nedzimba dzavanhu.

Nzvimbo irikuratidzika sekuti padivi pomugwagwa, apo pakamerawo huswa pamwechete netsanga. Zvekare mugwagwa uyu unofambawo dzimotokari. Uye pari kuita sekuti pane bhiriji rinodarika nemvura pasi paro.

Shiri yakamirawo pasi apo pane mashizha tumiti twakadonha twumwe twune minzwa twumwe tusina. Iri kuratidza kuti pamuromo payo inewo chayanhonga chairi kuda kudya uye yakatarisa kudivi.

Zvivakwa zvakavakwa zvichiturikidzana kuenda mudenga. Nechepadivi pezvivakwa izvi, panewo vanhu vakawaridza zvinhu zvavo pasi. Zvimwe zvirimumasaga, zvimwe mumigomo. Zvirikuradza kuti zvirikutengeswa, Uyezve panewo mapango akasungirirwa tambo dzemagetsi.

Zvimbo iri kuratidza inoitawo zvokugadzirirwa mametiresi ayo anorarirwa nevanhu muzvikoro muzvipatara kana mune dzimwewo nzvimbo. Anoiswa mutefe -tefe oiswa twuchira kunze kwawo zvakare panewo mapuranga aripo.

Nzou inova iyo mhuka huru iri yedzimwe mhuka dzinoraramira musango. Ine ruvara rwebhurauni uye ine nzeve huru, neche kurutivi kwayo kunewo huswa huri kuratidza kuti hwave hwebhurauni pamwe chete nemiti yakakura chaizvo.

Mugwagwa uyo unofambawo dzimotokari. Uripakati pezvivakwa zvakawanda chaizvo uye zvakakura izvo zvinoratidza kuti iguta guru. Muzasi mezvivakwa izvi munewo vanhu varikufamba varikuratidza kuti vanofambira zvakasiyana siyana.

Vakomana vakapfeka nhumbi dzine ruvara rutema uye ruchena nechemumaoko madzo. Varikuratidza kuti vakamira padivi petambo uye varimunhandare inoitirwawo makwikwi emitambo yakasiyana siyana. Nechekune rimwe divi ravo kurikuratidzawo kuti kune vanhu variko vakamirawo zvakare vakapfeka matirekisutu akafanana

Matombo akasiyana -siyana makuru kwazvo. Pamatombo aya pakamera miti yemushavhi. Iyo inofarira kukurira pamabwe ichitsenura-tsemura matombo nokuti midzi yayo inopinda napakati pamatombo. Mishavhi iyi irikutokura zvakanaka midzi yakati tare-tare.

Mapazi emuti wemuMengo uyo uri kuratidza kuti wakakura chaizvo. Una mashizha egirini uye uri kuratidza kuti hausati wabereka muchero yemiMango iyo inodyiwa navanhu.

Imba yakavakwa ikaiswa marata pamusoro payo, yakapendewa neruvara rwekirimu uye nezvimwe zvitsvuku. Panze payo panewo matombo pamwe chete namaruva mashomanane akadyarwa ari neche mumadziro.

Chivakwa chakakura chaizvo. Icho chiri kuratudza kuti chinonamatirwawo navanhu. Chakapendwawo namavara akasiyana siyana uye chine ma sitepisi anokwirwa kana vanhu vachida kunopinda mukati macho. Nechekunze kwechivakwa ichi kuri kuratidza kuti kune vanhu variko vakamira.

Munhurume arikuratidza kuti ari munhandare inotambirwa mutambo we nhabvu. Akasimudzao gumbo rake iro rinoda kunobanha bhora riri mudenga. Akapfekao shangu pamwechete nenhumbi dzinoita kuti ange achigona kutamba zvakanaka.

Nzvimbo inorasirwa marara zvisiri pamutemo. Panoonekwa tumapepa nemamwe mavhu akatoraswa apa. Pane tumasorawo twegirinhi panzvimbo iyi nedzimwe nzvimbo dzisina sora dzingori neivhu chete.

Juraworo rakavakwa nezvidhina iro rakakomberedzawo imba inogarwa navanhu. Imba iyi yakapendewawo kunze kwayo neruvara rwepingi uye ine zvimwe zvidhina zvitsvuku zvisina kupendewa. Pamba apa panewo gedhi resimbi rinoonesa zviri mukati.

Vanhu vakamira vari kuitawo zvakasiyana -siyana vamwe vari kusandudzira zvingoro zvine zvinhu, kozoitawo vane misika vari kutengesa .Nechemuseri macho mune dzimba dzinogarwa nevanhu kozoitawo mugwagwa unofambawo dzimotokari.

Masora e girinhi anoratidza kuti panzvimbo inenge ine mvura. Pane shanga dzakawanda zvikuru kwazvo idzo dzinoshandiswa kugadzira mhasa. Panekamudhuri kadiki diki kari panzvimbo iyi kanoratidza sekuti ringa ngove riri bhiriji

Nzvimbo iri kuratidza kuti iri kutengeserwa nhumbi dzakawanda uye dzakasiyana siyana dzamabhero navanhu kozoitawo zvimwe zvakaiswa mumapepa nechekurutivi kunewo zvivakwa zviriko zvirikuita samatakishopu

Munhurume akamira munzvimbo iri kuratidza kuti yakadyarwa madomasi ayo ane huwandu chaizvo. Madomasi aya ari kuratidza kuti ari kudiridzirwa zvakakwana zviri kuonekwa nemashizha awo ane ruvara rwegirini uye ave kuita maruva ane ruvara rwenhundurwa.

Zvigarwa zvemafosa e"leather" zvirikuratidza kuti zvichiri panzvimbo izvo iyo yazvakagadzirIrwa. Zvakare pane matafurawo anoratidza kuti haasati apera kunyatsogadzirwa. Masofa atirikuona apa ndiwo aye anodeedza kuti, "Leather sofa".

Zvivakwa izvo zvakavakwa nezvidhina zvine ruvara rwebhurauni nemafafitera pamwe chete namabhimu aneruvara rwebhuruu. Pamberi pwezvivakwa izvi panewo mugwagwa unofamba dzimotokari pozoitawo miti.

Tambo dzemagetsi dzirikusangana padanda guru racho. Dzinoratidza kuti dzirikuenda kunzvimbo zhinji. Pasi pedanda remagetsi iri pakazara marara anoratidza kuti akambopiswa asi arikutamba achinongowandazve.

Maruva akadyarwa nechemuzazi mechidziro chejuraworo, icho chakavakwa nematombo kukomberedza imba inogarwa nevanhu. Maruva aya akasvibira ane ruvara rwawo rwegirini uye arikuratidza kuti ari kuwana mvura yakakwana.

Hove dzakawanda chaizvo dziri kuratidza kuti dzine padzakaiswa idzo dziri kuratidza kuti dzichangobva kubatwa mugungwa kana kuti mudhamu. Hove idzi dzinodyiwawo nevanhu uye dzinobikwa zvakasiyana siyana.

Kombi yakatakura vanhu. Pari kutoratidza kuti pari kudeedzerwa kuti vamwe vanhu vauye mukombi iyi. Kumberi kwekombi kune munhu akatakura mabhurumu mazhinji akatobudiswa nepawindo. Pane tafurawo iri kuratidza kuti ndeye musika.

Mugwagwa unofamba dzimotokari idzo dziri kupesana dzakatakurawo vanhu pamwechete nezvimwe zvinhu , vachienda kwakasiyana siyana. Nechekudivi kwemugwagwa uyu kunewo nzvimbo yakamirawo dzimwe motokari. Kozoitawo vanhu varikuratidza kuti varikutengesa nekutengeserwa.

Vana vechidiki vaviri vakagara pachigaro panoratidza kuti pane mukomana uyezve musikana . Vakagara mumadziro neimba yakapfirirwa neuswa yakavakwawo nezvidhina.

Nzvimbo yemuguta guru yeHarare panoonekwa mugwagwa wetara. Nemotikari dzirinechekurekure dzirikufamba mumugwagwa. Mberi kurikuonekwa matanga makuru, kunongova iko kunoratidza kuti kurikupiswa marasha kugadzirisa magetsi.

Ndiro yakagadzirwa nedhaka ine ruvara ruchena yakagadzikwawo pasi iyo ine chikafu chinodyiwa navanhu. Mune muchikafu chakaita senyama, madomasi uye zvimwewo. Chikafu ichi chakakosha pahutano hwavanhu.

Nzvimbo yema hofisi inoratidza pasi payo pakawaridzwa zvitinha kugadzira pevhimendi asi hazvina kuzopedzwa. Pamahofisi apa pane nzvimbo yekupakao dzimotokari yakaiswa matende e girini.

Ndiro yakagadzikwa pasi iyo ine chikafu mukati mayo chinodyowawo nevanhu kuti vange vachiwana hutano hwakanaka pamwechete nesimba. Mukati mendiro iyi munewo sadza pamwechete nenyama uye svupu yemadomasi.

Kamuri remukati memba iro riri kuratidzwawo kicheni yuniti inorongedzerwa midziyo inoshandiswa navanhu pakubika. Zvakare poitawo chitofu chiri padivi icho chinova icho chinobikirwa.

Nzvimbo inevanhu vakawanda chaizvo varikutenga nevarikutengesa. Varikutengesa varikuratidza kuti vanewo zvinhu zvinodyiwa nevanhu. Uyezve vane masumbureni ayo anovharidzira zuva kana kuti mvura kana kuchinge konaya.

Migwagwa miviri ine motokari dziri kufamba dzichiendawo kwakasiyana siyana pamwe chete navanhu vari kufambirawo zvavanoda kuita. Inzvimbo iri kuratidza sekuti iguta nekuda kwezvivakwa zvayo zvirikuonekwa zvakawanda.

Sango riri kuratidza kuti rine miti yakawanda chaizvo. Iyo inamapazi madiki nemahombe pamwe chete netumashizha tudiki diki twegirinhi. miti yakakoshawo nokuti inopa vanhu huni nezvimwewo zvakasiyana.